Kw'ishure iwacu baratanze umwanya wogukora ikarashishi, rero cane cane ku misi yagatandatu iyo twavuye kwiga mugitondo, baca baduha uwo mwanya rero uyumusi twari twagiye gukina umupira w'amaguru, aho akayashu kari katurenze kandi kw'ishure dusanzwe dufise n'ikibuga ciza.

Mu ntumbero y’ukugira ngo abanyeshure bakomeze bafise amagara meza , uyu musi mw’ishure iwacu abanyeshure bari bagiye mw’ikarashishi Aho ahanini hagaragaye abakobwa Kuko umugwi w’abakobwa uyu musi wagiye ukwawo, uw’abahungu nawo ukazogenda ukwawo, rero bari kuri ca kibuga ciza c’ishure ryacu.

Bo ishure wacu rwa rukino rwariro umaze imisi rwitezwe ni ho rwatangura ku mugaragaro aho uburongozi bw'ishure bwabanje kuta uramutsa abo bakinyi uko ari mirwe ibiri kugira ngo babone gutangura era uwo rukino rwari rwitezwe n'abantu benshi, kandi tarihaje abantu benshi b'abarorerezi baribarindranye igishika uwor ukine.

Kwishure iwacu uyu musi hari urukino rudasanzwe rwamaboko rwahuza ishure ryo murutovu nishure ryiwacu aha ingozi aho bagiye badutsinze rero abarorerezi bari baje kurorera uwo mupira batahanye agashavu bavuga ko abakinyi bacu batagize imyimenyerezo ikwiye

Mu ntumbero zo kwitegurira urukino rw'umupira w'amaboko rugiye guhuza abigeme bose mu gihugu cose, ni kw'ishure iwacu uyu musi abanyeshure b'abigeme bari mu myimenyerezo kugira ngo bitegure neza barabe ko boshobora gutahana intsinzi.

Kwishure iwacu kuva tugira inama nuburongozi bwishure twari twabasavye ko twohindurirwa aho abahungu bihagarika kumwanda mutoya rero ubuyobozi bwacu bwaciye butwubakira mukindi kibanza kandi muburyo bwa kijambere

Uno musi kw'ishuri iwacu ni bamaririza ca kibuga c'umupira w'amaboko bari bamaze imisi bubaka, mu misi ya vuba rero hagiye, kubera rwa rukino bari bamaze imisi bategura ku zohuza abakinyi bose babanyeshuri bakina umupira w'amaboko urwo rukino rero rukaba ruzobera mw'ishure ryacu.

Kw’ishure iwacu unomunsi hari haca uwambaye hagati y’ishure ry’icenda n’iryumunani aho abanyeshure babanje kwishusha imbere yuko baza gukina, rero umwaka w’icenda wahavuye utsinda umwaka w’umunani. Urukino rwari rwitwazanye n’abanyeshure benshi aho bari kumpande no kumpande bariko bararorera.

Kwishure iwacu abanyeshure bagumye bidoga, bavuga ko akazu kasugumwe kari kugaye imiryango uretse umuryango umwe gusa niko rero abanyeshure bitaboroheye kugakoresha.

Unomunsi kw'ishur' iwacu hac' uwambaye, kuko har' urukino rudasanzwe rw' amaboko gwahuz' abanyeshure bo mu mwaka w'icumi n' agatatu n' abanyeshure bo mu mwaka w'icumi n' akabiri, mu ntumbero yuk' urukino rugenda neza, bari bazany' umuhagarikizi yabinonosoye nez' akab'ariwe yarahagarikiy' urwo rukino.

Kw'ishuri wacu umuyobozi adutwara w iryo shure aguma yiyumvira ikintu cose co bashiza kugira ngo ivyo shure n'abanyeshuri baryigako bagumwe boroherwa ni yo mpamvu haherutse kubakwa akazi kwa si ugumwe kagenewe abakobwa gusa, ariko mwiyo misi twahoraduhurira hamwe, ariko ubo bakaba babigabuye.

Kw'ishure iwacu nta muntu yokwidogera ubuyobozi bw'ishure ryacu, kuko atako batakoze. Rero, no ku buzu bwa surwumwe, baradukoreye igice c'ubwiherero bwo ku mwanda mutoya. Rero abahungu kw'iri shure, bose birabanezera kuko babashizemwo icubahiro.

Kw'ishure iwacu twari dufise abashitsi batugendeye, rero uburongozi bwishure bwari bwantegetse ko arije nzandajana abanshitse mukubereka ahari utuzu twasugumwe rero .Twari twazindutse Tuhakora neza, tuhakoropa neza hakaba hari hasa neza.

Ko'ishure wacu tumaze igihe turi mu nama z'urutavanako n'uburongozi bw'ishure aho utuzu twasi ugwumwe twashaje twasambaguritse mbere n'umuryango nta wukiriko era tkuma twumvisha uburongozi bw'ishure ko bwodufasha bukatwubakira utundi tuzu twasi ugwumwe dushasha.

Uyu munsi kw'ishuri iwacu, hari hategekanijwe umukino wahuza abakobwa b'umwaka w'icenda n'abakobwa b'umwaka w'icumi na kabiri, urwo rukino rero rwari rwitabwe na benshi aho abantu benshi bari kurorera, rero vyarangiye abakobwa b'umwaka w'icenda aribo batahukanye intsinzi mw'urwo rukino rw'amaboko rwabahuza.

Kwishure iwacu duherutse guhabwa utuzu twasugumwe dushasha aho twari tumaze igihe dufise utwo duhuriramwo nabakobwa ubu rero batwubakiye utwiwacu gusa twabahungu

Kwishure iwacu hari utuzu twasugumwe baherutse kuzana inyandiko zerekana aho abakobwa bagenewe naho abahungu bagenewe kiretse rero umuntu atazi gusoma ntamuntu numwe yoba akiyoberwa uruhande ajamwo

Ko'ishure aho nsanzwe niga ni ishure bubatse neza ishure rinini ishure ryakira abanyeshuri benshi muri iyo ntumbero nyene yatumye bubaka tutu twasugumwe twishi, kandi twiza rero nta muntu n'umwe abakeneye ubwiherero ngo abubure.

kw' ishuri wacu kuva baguye amashure bakongera ko ibindi birasi abanyeshuri baciye bagwira bamaze kugwira ubuturi ko turasaba uburongozi bw'ishure kugira ngo cane cane ho'abahungu bihererera bashobore kwagura bagire ubundi bw'iherero bwinshi kugira ngo abanyeshure borohegwe

Kw'ishuri wacu ,uburongozi bw'ishuri uherutse gufata ingingo yo kubakisha ikibuga c'umupira w'amaboko mu ntumbero y'uko kizohora cakira abakinyi bose b'umupira w'amaboko bari mu ntara.

Ko'ishure kaminuza y'uwurunda aho usanzwe n'iga bahirutse gutworohereza gukongerako ibindi vyumba vy'uburaru urero abanyeshure baranezerwe cane uko mu vyumba bahora bagundana, ariko, ubu tkobaturiwe turisanzura.

Kw'ishure iwacu iyo hageze ku musi wa gatandatu tuvuye mu vyigwa mu gitondo, baca batureka tukagenda mw'ikarashishi . Uno musi rero twari twagiye gukina umupira w'amaboko aho twari twanyotewe cane bakaba badusangije amazi ku kibuga.

Kw'ishuri iwacu aho abahungu bihagarikira ku mwanda mutoyi hasanzwe hameze nabi, ubu cane rero tumaze imisi dusaba uburongozi bw'ishure ko bwodufasha bukahubaka kugira ngo hasubire hamere neza, rero tukaba twiteze ko inyishu igiye kuboneka.

Kw'ishure iwacu mu ntumbero zo kugirango bafashe abanyeshure kumenya ibijanye n'ibihugu bitandukanye vyo kw'isi, baherutse kutuzanira ikarata yerekana umubumbe w'isi. Rero irafasha cane kuko igihugu cose wipfuje kurondera uc'ukirabako kandi ukagitora.

Kw'ishuri wacu baherutse gutora umugwi w'abanyeshure bagiye kumenyerezwa ukina umupira w'amaguru rero uburongozi bw'ishure buza bwabahaye mumenyereza hagiye kubamenyereza ukungene batera umupira w'amaguru ni muri yo ntumbero nyene, kuko mu kwezi kwa gatandatu hitezwe inkino zizohuza amashuri atandukanyu.

Umuntu yakoze kw'ishuri wacu akazi ka si ugumwe niumuntu wo gushimira, kuko yabikoranye ubwenge budasanzwe teraba namwe ukuntu yabigenjeje umuryango uwo abakobwa uri ukwawo umuryango w'abahungu ukaba ukwabo ni ukuvuga aho abakobwa binjirira si ho abahungu binjirira.

Uyu munsi, kw'ishuri iwacu, rwa rukino rwari rumaze iminsi rwitezwe hagati y'umwaka w'icenda n'umwaka w'icumi, ni ho uyu munsi batana mu mitwe, rero abarorerezi bari benshi k'uruhande rw'abo mwaka w'icenda, k'uruhande rw'umwaka w'icumi naho nyene kwari uko, ariko urwo rukino rwari rubereye ijisho, urw'amaboko, rero bikaba vyagiye kurangira umwaka w'icenda ariwo utahanye intsinzi.

Kw'ishure iwacu uretseko hasanzwe hariho utuzu twa sugumwe, baranubatse aho abahungu dushobora kwihagarika k'umwanda muto, rero tukaba tubishimira uburongozi bw'ishure bwaciyumviriyeko.

Ishure ryacu ryari risanzwe ari ryiza na kare ariko ubu hoho bashizeko n'amashinguracumu mu gushiraho ikibuga c'umupira w'amaguru, iyo dusohotse mu karuhuko niho duca duteranira tukahakinira agapira.

Mu nama yaheruka kw’ishure i wacu abanyeshuri bari basavye u burongozi bw'ishure ko bwo basubiriramwo utuzu twa sugumwe, kuko twashaje cane imiryango isa ni yavuyeko hanyuma hakaba hariho n'ubucapfu bwinshi bakabisaba kuko babona ko bashobora kurwara mu misi.

Kw'ishuri wacu arihamaze igihe hari akazu ka si ugumwe kahuriramwo abanyeshuri bosi hisina vyose abakobwa n'abahungu, ariko, ubu ubuyobozi suze gufata ingingo aho buheruka kwubaka akazi uka si ugumwe akageneye abakobwa gusa gurabakwu ungu bari ukwabo abakobwa bakaba ukwabo.

Mw'ishure iwacu baheruka kuturonsa ikibuga c'umupira w'amaboko, aho iminsi yose iyo tugiye mw'ikarashishi ariho twama duca, kugira ngo twimenyererezeho, mugihe twimirije gukina n'ishire ryo mu Ruyigi .

Kw'ishure iwacu hasanzwe hariho akazu ka sugumwe, gafise imiryango atari mike, ariko uhava wibaza ngo ni rusangi, ariko hariho imiryango bacaguye kuko yoyo yagenewe kujamwo gusa abajejwe uburongozi biryo shure, aho usanga hariko amagufuri, ariko ahandi ntayo usangaho.

Iminsi yose ku ishure iwacu isaha y’icenda, aba ari umunsi wagenewe kugenda mu ikarashishi, rero uyu munsi mwigisha wacu adutwara mu ikarashishi, yari yaduteguye hakiri kare, abanyeshure bari aho biteguye bamaze nonkwambara impuzu zagenewe ikarashishi.

Ku ishure kwa ba Kamikazi iminsi yose ku wa kane haba hariho isaha yagenewe umwanya w'ikarashishi, rero ntiworaba bashobora gukoranira ku kibuga bagakora ikarashishi zitandukanye bagasubira mu ishure akuya kabarenze, aho baca bagenda bakabanza bakoga, hanyuma bagasubira mu ishure.

Unomusi kwi shure twari mu myimenyerezo yo gutegura urukino gw' amaboko gwimirije aho bari batuzaniye n' umusirifuzi tukaba twasezeranye ko tuzosubira kugira iyo myimenyerezo ku ndwi iza.

Uno musi kw'ishuri iwacu haca uwutambaye mu rukino rw'amaboko rwahuza ishuri ryisumbuye ryo mu Rusengo n'ishuri ryisumbuye ryo mu Ruyigi aho vyagiye kurangira ishuri ryisumbuye rya rusengo ari ryo ritahukanye intsinzi rero ubuyobozi bwa bakeje ura n'abashimira ku butwariberekanye n'ubuhinga.

Mu ntumbero yo kwitegurira urukino bimirije ba Kanyange, uno musi mwigisha ajejwe ivy'inkino yararamutse abajana ku kibuga kugira ngo bitegure aho bagiye kuzokina urukino rw'amaboko bategura hamwe n'uyundi mugwi. Kandi uwo mugwi usanga udasanzwe kuko banawiteguriye cane kuko bazi kusanzwe ukomeye rero bakaba biteguriye intsinzi.

Kw'ishure iwacu hari hamaze igihe hariko harakorwa ikibuga kizokinirwako umupira w'amaboko, rero abanyeshuri bari bakirindiranye igishika, none abariko baracubaka basa nabagihejeje, ndibaza ko mu misi mikeyi bazoba bagishikirije.

Aho abanyeshure bari bavuye uno munsi mwikarashishi baciye bagenda baricara ahantu hari utwatsi batangura kwifotoza akamwemwe kari kabishe kuko burya aho abanyeshure bakoraniye usanga umunezero ari mwinshi.

Abubatsi bubatse kw'ishure iwacu bari baryitondeye kuko inyuma barashizeho ibikono barekamwo amazi rero ivyo bikono nivyo bidufasha igihe tuba tugomba kumesura impuzu kuko amazi aba ahari, rero abanyeshure barabishima kuko amazi atigera akama.

Matayo, Mvuyekure hamwe na Miburo bahuriye kwinonora imitsi mu gukina umupira w'amaboko aho bahuriye kw'ishure nderabigisha rya Busiga. Umuntu yabasanzeho ababajije igituma bakunda kwinonora imitsi, bamwishuye bati: "Dukunda kwinonora imitsi kuko bituma umuntu agira amagara meza."

Uno munsi, bari baramutse bugurura ikibuga c'umupira w'amaboko baheruka kwubaka kw'ishure iwacu. Rero hari urukino rwahuje ishure y'iwacu i Ngozi n'ishure yaje iva i Muyinga. Aho twebwe twatahukanye intsinzi. Rero, abanyeshure bose bacu kari akanyamuneza kuronka iyo ntsinzi.

Uno munsi hac 'uwambaye kw'ishuri ryisumbuye ryo kumushasha, aho abanyeshure bo mugisata c'ubushakashatsi bari baramutse bakina n'abanyeshure bo mugisata c'indimi, aho hac'uwambaye mur'urwo rukino rw'amaboko, aho abo mugisata c'indimi bashoboye gutahukana intsinzi, rero har'akanyamuneza kadasanzwe kubarorerezi buwo mupira.

Kw'ishuri i wacu aho abandi amazi yabaye muzi wibuye i wacu kw'ishure amazi ni rya nagwe, kandi tubishimira umuyobozi w'ishuriya wacu atakw atagira kugira ngo yiteho ubuzima bw'abanyeshure kugira bugume bumeze neza ezo twese turamshima.

Uyu munsi rwari rukamvye hagati y'ishure ryisumbuye ry'ikiremba ,n'ishure ryisumbuye ryo mu Rutana ,aho bari basanzwe batana mu mitwe kuno muhingamo mu rukino rw'amaboko ,ishure rikuru ry'ikiremba, akaba ariryo yatahanye intsinzi ,na yo ishure ryo mu rutana ryasubiye inyuma ryimyiza ibafu.

Kwishure iwacu uyumusi abanyeshure bazindukiye mukibanza cahakorerwa ubushakashatsi aho umwigisha wabo yari yabategrtse kuza bambaye ubufukamunwa kumvo zo kwigira ingwara zivyaduka.

Kw'ishure iwacu baheruka gushiraho ikigo gishasha cubushakashatsi ico kigo kirabereye ijisho, bagikoze neza, cubatse neza kuburyo bwiza bwakijambere kandi baciye bashiraho nakakuma gatuma gakinga iyo habaye umuyagankuba.

Uno musi icumba kigenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, ciriwe uno musi ari umwugaro. Uwujejwe ivyo bikorwa, ajejwe no kuhugurura, uyu musi yiriwe atahari, ntiyigeze aboneka. Banagerageje no kumuhamagara ku materefone, ariko ntibamutora.

Kw'ishure iwacu haheruka gusubiramwo ikibanza cagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, aho ubu cakozwe neza k'ubuhinga bwa none, ntiwoharaba ubwiza hafise harateye igomwe, rero ubu abanyeshure bagiye gusubira kugenda muriyo myimenyerezo.

Mu bubiko bw'ibitabo kw'ishure iwacu, uno musi habonetse imfashanyo nyishi y'ibitabo bitandukanye, aho abanyeshure bagiye kwidoraguza mu gutora ibitabo vyo gusoma. Rero uyu musi hari umunezero kw'ishure kw'abanyeshure bahora bifuza ibitabo bagomba gusoma ariko ntibabironke.

Mububiko bw' ishure iwacu hamaze imisi hari ikibazo c' ibitabo bidakwiye aho ushobora kugenda kurondera igitabo wipfuza gusoma ntugisangeho nico kibazo tumaze kugishikiriza incuro zitandukanye tugishikiriza uburongozi bw' ishure ariko bukaba bwatwemereye ko bugiye kugitorera inyishu.

Kw'ishure iwacu, mu bubiko bw'ibitabo, hari isanamu niniya uhasanga, y'umwana yerekana ibice bigize umuntu; uhinjiye imisi yose utegerezwa kuraba iyo shusho, kuko hari ibintu vyishi yigisha.

Kw'ishure iwacu mu bubiko bw'ibitabu, hari hamaze iminsi hazimira ibitabu, bagasanga ibitabu bigabanuka ku musi ku musi. Rero ubuyobozi bw'ishure bwafashe ingingo yo gushiraho umukozi mushasha, niwe agiye kuba akurikirana ubwo bubiko.

No musi mu bubiko bw'ibitabo ishuri wacu viwe hazanwa ibitabo bishasha, kuko abanyeshure ari bamaze imisi bidorwako takironka ibitabo vy'gusoma, kuko basanga ha vyose babimaze uburero kw'ishure abonye mugira neza aza na ho ibindi bitabo bishasha ngo banyeshuri ng akaba biruhuza.

Umurongozi kwishure iwacu ajejwe ububiko bwibitabu uno munsi yatanze itangazo ko ntamunyeshure yohirahira ngo azosubre gutora igitabu atiyanditse izina ryiwe kuko basanze baza bakabitora ariko ntibabigarukane rero ngo uwutazokwubahiriza iyo ngingo azohanwa bikomeye.

Kw'ishuri iwacu mu mubiko rw'ibitabo baherutse kuronka ibindi bitabo bishasha buri abanyeshure ma bakurakuranwa bagenda kwiyandikisha batora igitabo co gusoma, ariko ugitora kwose ubanza kwiyandikisha ukwandika gitabo utwaye noneho marakugeza ko azokigarukana.

Mu bubiko bw'ibitabu i Ngozi, hari hamaze imisi abanyeshure bidoga ko ata bitabu bakiironka, iyo bagiye ivyo gusoma. Ariko uyu munsi, ubuyobozi bwari bwazanye ibitabu vyinshi cane, bari bakubise ruruzura mu kibanza c'aho babibika. Rero uyu musi abanyeshure, kari akanyamuneza kubona

Kumpamvu yuko abigisha bamazimisi bakenye kw'ishure ritonyi ryo mu Kayongozi bafashe ko umwaka wambere kari A na B na C Bose ejo bazohurira mwishure rimwe, nico gituma bongereje intebe kugira barabe ko hazobakwira kumwigisha wibiharuro asigaye arumwe.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara, ni ishure ryegeranye n'urushengero rwa katorika, aho abanyeshure, biga kw'iryo shure, iyo baronse uruhusha rwo kugenda gutembera, canke iyo umupatiri waho ashaka kuza kwigisha ivy'Imana aza ava aho k'urwo rushengero.

Kw'ishure ritoya ryo mukazirabageni, muntumbero yo guteza imbere ivyigwa, no kugira ngo umwimbu kw'iryo shure wiyongere, umuyobozi mukuru aherutse gufata ingingo ko, abanyeshure bokwirinda gucererwa. Ko uwuzohora acererwa ntashike k'umwanya, bagiye kumufatira ibihano. Kuko bifuza ko abanyeshure bazoheza kw'iryo shure, bazoba abanyeshure b'umumaro.

Uyumunsi kw' ishure ritoya ry' ingoma niho twari twagendeye tuhaciye twasanze hariyo umwigisha umwigisha yitwa Kamariza yarasanzwe yigisha mu mwaka wa kabiri unomunsi yariko yigisha ikirundi.

Kw ishure ritohirgye inyakiruri udutabo tw'ibiharuro twa tumaze imisi ari nk'umuzi wibuye tutaboneka nabo tugabanganya mu banyeshure ugasanga nitwabakwiye, ariko, ubu burongozi bw'ishure bukaba bwaturonkeje ibindi bitabo bishasha, kandi buzoba bikwiyekume curi wese afise igitabo ciwe.

Kw'ishure ritoyi ry'inyanzarake , ubuyobozi bw'ishure ntaco budakora kugira ngo bunezereze abavyeyi bafise abana biga kuri iryo shure, muriyo ntumbero nyene ubuyobozi bw'iryo shure bwafashe ingingo yo kugura imodoka nziza, ibisi niniya cane izohora yunguruza abana bavuye kw'ishure.

Ishure igitoyo ry'imakamba nishure ifise indarambo y'ikibuga aho ikibuga hari kinyeni cane rero uno musi abanyeshuri batatu ari bo bereye imana sago na miburo bariko bahakorera karashisha.

Kw'ishure ritoyi ryo mukinindo, ishure riherutse kuzana utuntu tubereye ijisho abana bakunda, udupupe, nutundi tugenegene twinshi, imupira y'amaguru kugira ngo abana bahiga bisazure kandi bidagadure banezerewe, rero barashima ubuyobozi bwiryo shure bwazanye ivyo bikoresho.

Bishure ritoyi ryo mu mwayi baherutse kuroswa ikirasi kigenewe ko kizohora icicaramwo abarimu iyo rero bavuye kwigisha nitobasha bashikira kugira ngo ari utwo bakosora canke ari vyirwa bategura bashobore kuronkwabbabitegurira mu iyo misi hezere vya horabibagora, ariko ubikaba bigiye kuborohera.

Kwishure ritoya ryimuyaga, hari inyubako ya kera cane, aho uburongozi muntara bwindero buherutse gusabako yuko iyoshure boreka kuryigiramwo, bakaba rero bagiye kububakira irindi shure rishasha, kandi rikaba rigiye gufasha abanyeshure benshi kuko irishure ryari rimaze igihe ritaborohereza.

Kwishure ritoya ryo kuceru unomunsi niho borohereza abantu bahora baza bazanye amamodoka bakaba bashizeho icapa cerekana aho imodoka zizohora zihagarara rero iyongingo abantu bakaba bayishimye kuko nakare imodoka wasanga bazihagaritse aho bagomba

Kw'ishure ritoya ryo mwijenda kuva bahinduye umuyobozi w'iryo shure, umuyobozi mushasha yama ahari, abamwipfuza bose aho bamwipfuriza niho bamusanga, rero Abavyeyi barashima ukuntu uwo murongozi mushasha akorana ishaka bakaba bamuter'intege

Kw'ishure ritoyi ry'ingozi hari umwana yitwa akamariza iga kw'iryo shure asanzwe yoarabuze abavyeyi bose rero iyo abanyeshuri bagiye ukina wewe arigunga none umuyobozi w'ishuri uyu musi akaba yamuhamagaye akamugira inama amubwira ko ko yomenyerana n'abandi bana kugira na we akine na bo agubwe neza.

Kw'ishure ritoyi ryo mu gakome twacire abanyeshure batanguye ibibazo kw'ishure ryose rero karagacerere nta ngere, kuko abanyeshure bariko barakorana ishaka namwanya turi mu gice ca gatatu umunyeshuri wese rero abakeneye kumenya kugira ngoyue wunguruzwe mu mwaka ukwirikira wishure

Kw'ishure ritoya ry'inyakiruri wa mwana kamariza yiga mu wa mbere, uno munsi twamuceyeko adakubita urugohe, ariko ariga kugirango ikibazo kizoba kundw'ize agitore, iyo atabaye uwa mbere yumv'umutima wiwe ubabaye kukwataba afise icaza kubwira Abavyeyi.

Ku ishuri ritoye ry'imakebuko hari hamaze igihe kirekire hari ikibazo c'ibitabo vy'abanyeshuri abanyeshuri batatu basangira igitabo kimwe rero ntivyari vyoroshe vyari bigoye, ariko, ubu ntarutse kuboneka umugira neza abazanire ibitabo bikwiye aho umunyeshuri umwe umwe wese se agihe kuzobafise igitabo ciwe.

Kw'ishure rito ryo mukanyosha uyumusi bari baramutse gukorera umusi mukuru abana babanyeshure bahiga rero n'abavyeyi bari bahishikiye kugira ngo bafashe kunezerwa abo bana ntiwari kuraba umusi mukuru wari waryoshe ko ivyo kurya vyari bihari n'ivyo kunywa vyari bihari.

Kwishure ryo mu kayanza twahaciye abanyeshure basohotse kuruhuka ariko tukaba twabonye kagakobwa ka nzeyimana ka kamariza ko kari kavuye ngo kugura umukate kuku ngo kari kumva gashonje cane.

Kw'ishure ritoya ry'ibutemba riheruka kubakirwa utuzu twasugumwe twiza kandi dufise imiryango myinshi, si ico gusa kugira ngo ishure rishobore kuronka uko rigaburira abanyeshuri bahiga barateye ibitoki, kandi ivyo bitoki biratotahaye nti woraba.

kw'ishuri rito ryo kugitaba hari hamaze igihe intebe zidakwiye abenyeshuri mu kwicara vyabagora kuko bagundana ariko baherutse kuronka imfashanyo y'intebe nshasha, intebe nziza gose aho ubu biruhutsa kuko ubu baridagadura mu kwicara.

Mu ntumbero yo gutegura inama neza itegekanijwe uyu musi, kw'ishure ritoyi ryo mu Kayanza, abanyeshure bazindutse basukura iryo Shure barapanga neza intebe kugira ngo abantu baza kuhicara baguwe neza. Iyo nama rero ikaba yitezwe uyu musi isaha zine zo mugatondo.

Kw'ishure ritoyi ryo mw'ijenda, hari magaze igihe kininiya haburamwo ibirasi. Rero ubu amashure aherutse kwubakirwa meza cane, aho abanyeshure ata kibazo bagifise, kwicara bisanzura kuko amadirisha aba yuguruye, akayaga kinjira neza.

Kw'ishure ritoyi ry'i Nyarunazi, uno musi abanyeshuri bazindutse bagira isuku mu gukoropa utuzu twa surwumwe. Kuko umuyobozi w'ishure yari yabararitse bahejeje kuduza ibendera ry'igihugu, ategeka abanyeshure ko bokwama bategura neza utwo tuzu kugira habe isuku muri kino gihe hariko haratera ingwara zituruka ku mwanda.

Kw'ishure ritoyi ry'Inyakuguma, ubajije umuntu wese amaze gushikayo, amaze kuhabona, ukamubaza ibintu amaze kuhabona, nta Kandi gakuru akubwira, atari agapapuro bakoze mu buhinga , bakakamanika ku ruhome, urwo rupapuro rukaba rukozwe mu nganamwashi.

Kw'ishure ritoya ryo Mukazirabageni, niho hariko harategurwa ko hazokwakira inkino z'amaguru zigiye guhuza amashuri mato mato atandukanye yo mu ntara . Rero bariko bategura neza ico kibuga bazokinirako, aho ivya nkenerwa vyose bariko barabitunganya.

Unomusi kw'ishuri ritoyi ry'imakakwe, umwigisha yari yatanze ivyirwa vy'ibiharuro, bagirako baranabikosora, rero twahaciye yategetse abanyeshuri kuvyimura neza mumakaye, kuko ikibazo azotora kizova muri ivyo vy'iyo myimenyerezo bamye bakora uyu musi.

Kw'ishure ritoyi ryi Muramvya, uyu musi bavyutse bahamagaza umunyezamu akora kuriryo shure, ko binjiye ahabikwa ububiko bw'ibitabo bagasanga birasambaguye bakicura ko hari umusuma yoba yaraye yivyeho ibintu.

Ishure rito ry'iKaruzi twahaciye uyu munsi abanyeshure bariko barakina. Rero tubajije igituma bamara umwanya muniniya bariko barakina hanze, batubwiye ko bahejeje ibibazo ubu barindiriye ko abigisha babakosora kugira baze bababwire amanota.

Abarundi bari barayamaze ngo yishaje n'ibagwe none ishure na ryo ry'imuyaga rimaze imyaka myinshi iro ryarishurira ibereye ijisho, ariko, ubu rya shaje aho abanyeshuri bahiga imvur iguye umengo bari mu rugo, kubera ukubikwa rero ubuyobozi wimu ntara doretse gufata ingingo y'ukubaka amashuri mashasha.

Kw'ishure ritoyi ryo mu Kibogora, hari abana babiri bakundana Kagabo na Bukuru, uyumunsi lero Kagabo yari yahinyagaye ariko akina umupira mugutaha Bukuru yagiye amwiyegetse.

Kw'ishule ritoyi ry'i Nyarunazi, mugihe cose haba hageze igihe c' ibibazo, intebe, barazipangura, kugira ngo bazipange gushasha, mu ntumbero yo gucungera neza ko abanyeshure batoca mu ryahumye abigisha, mu kwiba ibibazo.

Kw'ishure ritoye ryo mu kanyosha ni ryo shure ryatoweko abanyeshure biga neza, kandi bagakunda kugira amanota menshi rero abari mu baho baherutse kubashimira rero no musi twaciye abana b'abinyeshure basohotse bariko barakina utorabamwo mwese arimu twiwe.

Kanyange yiga kw'ishure ritoyi ry'i Mageyo mu ntumbero yo kwitegurira neza ikibazo azokora ejo uyu musi guhera mu gitondo yariko yitegura, yitegura asoma, yongera asubiramwo kugira ngo ikibazo c'ejo azogitore.

Muntu mbero yo gushikira kugira ngo abana bige neza bisanzuye kw'ishurira itoyi ry'ingozi barutse kuronka imfashanyo z'intebe zari zimaze igihe zikenye none, ubu bakaba bazitanze ku bwishi hariho abagira neza batanze intebe nyinshi, kandi bavuze yuko bagiye kwongera ko nizindi kugira ngo abanyeshure bagume biga baguwe neza.

Ishuri ritoyi ryo mu gatumba, kubera abanyeshuri biga hejuru cane mw'igorofa ya gatatu bahisemwo gushiraho amadaraja barayubaka kugira ngo azofashe abanyeshuri yo bariko baraduga iborohere.

Mu ntumbero y'ukugira ngo abana b'abanyeshure bakurire mu Mana, bubaha, uno munsi hariho umunsi udasanzwe w'amasengesho aho bari biteze patiri mukuru aza kuva kw'i paruwase yo mu Kayongozi.

Kw'ishure ritoyi ry'inyanzarake umwigisha uyu musi yinjiye mw'ishure ryo umwaka wa kane asanga kibaho ataragihanagura ashasiga ategetse ko, ubu umwigisha azoba, ariko arigisha agasohoka ahejeje kwigisha icirwa ciwe tadoshahabaye umunyeshu urumwe akazaguhanagura ikibaho kugira abasange gihanaguye.

Kw'ishuri ritoyi ryo mu rushanga ivura imaze igihe irwa ari nyinshi abigisha mu kuza ntibiborohera gushika kw'ishure, abenshi rero bafashe inzira yo kugura imitaka kugira ngo izohore ibafasha mu ntumbero yo kudasiba kw'ishure canke ngo bacererwe, rero bamwe basigaye barinda bakamena imvura bakayigendamwo.

Kw'ishure ritoyi ry'i Kamaramagambo, mu ntumbero yo kwitegurira neza inama iza guhuza uburongozi bw'iryo shure n'abavyeyi, baraye biteguye abanyeshure, intebe barara bazishize hanze, kugira ngo nibaba bariko barakora inama, bazobe basama n'akayaga, kuko kenshi mu mashure usanga hashushe.

Kw'ishure ritoya ryo mu Kayongonzi, uno musi Miburo niwe yatowe nk'umunyeshure azohora avuza hageze gutaha canke hageze kwinjira. Rero bakaba bazanye n'ikengeri azohora avuza.

Ishure ritoya ryo mugitaba ririmumashure yubatswe kwera aho riri muri yamashure yubatswe mu mategura rero iryo shure ryashaje kandi ryari ryubatse ahantu neza bari bamaze imisi basaba ko bosubirizaho irindi shure ryoza rikagasubirira kugirango abanyeshure babandanye biga neza

Kuri rya shure ritoya ry'ibunjumbura rivugwa ko rimaze kuramura abana benshi ,kandi harumwo n'abategetsi benshi b'igihugu niryo shure rigiye gusubirizwa ko ryashaje, bakaba bagiye kuhubaka irindi shure rikomeye cane, kuko baherutse kuronka abagiraneza bagiye kuryubaka.

Kw'ishure ritoya ryo kumusaga kuva aho hatereye ca kiza citwa kovide cumi n'icenda, ubuyobozi bw'ishuri bwacuye bufata ingingo ko abanyeshure bagiye guhora bakaraba imisi yose amazi n'isabuni, mu ntumbero yo kwirinda ico kiza.

Kw'ishure ritoyi ry'i Ngozi, uyu munsi umwigisha yahanye abanyeshure abahora igituma asiga yanditse ku rubaho hanyuma ntibahanagure ikibaho. Yabihanije arababwira ati " iminsi yose iyo duhejeje kwiga, be muhanagura ikibaho, kugira ngo kigume gisa neza".

Kw'ishuri ritoyi ryo mu Giheta, baherutse kuronswa irindi somero rishasha, ryubatswe ku buhinga bushasha. Rero ntiworaba abanyeshuri baranezerewe, kuko abanyeshuri kw'iryo shuri bariko bariyongera, kandi ntibaronke ibirasi bibakwiye.

Kw’ishure ritoya ry’Inyarunazi, n’ishure rikunda gukamakw’amazi , rero kugirango babitorere inyishu, bahavuye bagura itangi yo kubika Amazi. Rero igihe cose iy’imvura iguye, itang’iba yuzuye , ikibazo c’amazi gisa nicatorewe inyishu.

Kw'ishure ritoya ryo mu Kayanza twasanze mw'ishure Kamikazi na Misago bariko barisishanya ukuntu bakoresha ya mashini nyabwonko rero ntiworaba Kamikazi yariko arigisha mugenzi we kandi ukabona yuko abizi cane.

Ko'ishure ritoye ryo mu kanyosha ni ho hayirutse gutorwa ko hagiye kubakwa ikibuga mpuza amakungu c'umupira w'amaguru rero abantu baha mu micungararo barashima bavuga ko ico kibuga kizobabera umumaru, kuko ni bamara kucubaka hari ibintu vyinshi vy'ibidandazwa bizosoba hoka.

Kw'ishure rito ryo mu Kanyosha, twahaciye abanyeshure basubira ku ishure bariko barataha, kuko amasaha yo gutaha yaraheze. Ariko rero nti vyari vyoroshe kuko n'imvura yari kuvye igomba kurwa.

Kw'ishure ritoyi ryo mu Gihamagara, umuyobozi w'ishure aheruka kumenyesha ko azohora yakira abantu ku minsi ya mbere, umunsi wa gatatu no ku munsi wa gatanu, uno munsi rero hari ku munsi wa mbere, twagiyeyo dusanga huguruye kuko yari yamaze gushika.

Kw'ishure ritore ry'ububanza buno musi amashuri yose ntiyaryuguruye tyari yakoze aho hariho abanyeshuri batari baje kwiga, kuko bari bashizwe mu karuhuko aho harimwo ishure ry'umwaka wa gatatu de na bo nyene aho batari bashoboye kuzako abandi bari basivye.

Ishure rito ry'imugera riri mumashure make asigaye mugihugu ari mumashure amwe yari yubatswe na reta mbirigi. Rero ayomashure bamaze imisi bavuga ko boyasubiramwo kuko ariko arasaza.

Ishure ritoya ry'ivyanda riherutse kuronswa ayandi mashure mashasha yubakiwe n'ishirahamwe mvamakungu. Iryoshure ryubatse neza babahaye intebe nshasha; bongera isima yohasi barayisize bongera barishirako n'akarangi k'agahama. Rero niheza ntiworaba.

Uno munsi twaciye kw'ishuri ritoyi ryi Nyanza abanyeshuri bariko barakina bari hanze tubajije umwe igituma bari hanze yatubwiye ngo amasaha yo kwinjira ntaragera rero ngo bari barindiriye yuko uwuza kuvuza azakuvuza ikingeri hanyuma bakaja kwinjira

Ku ishuri ritoyi ryo mu Kivoga amashuri yose uyu munsi yari yuguruye uretse ishure ry'umwaka wa kane ryari ryugaye abanyeshuri biryo shuri bakaba bari ko baritegurira ibibazo kandi bakaba bagiye ku bikora mu minsi ibiri iri mbere.

Muri Gasorwe, ishirahamwe rikomoka mu gihugu c'Ubudagi, riherutse kubakira amasomero muri iyo komine. Rero abavye ubu baranezerewe cane kuko babubakiye amasomero y'agakura abereye ijisho.

Kwishure ritoyi ry'ingozi baherutse kwubaka akazu ka sugumwe aho baciye banagashirako n'uruzitiro rw'amabuye mu ntumbero yo kugira ngo bakingire umuntu wese yojayo ntihagira umuntu ashoka amubona ubona ko abarundi bamenyereye kandi bakunda ibintu vyo kwiherera.

kw'ishure ritoya ryo mwishanga hari hamaze iminsi har'ikibazo co kuronka ah'abanyeshure bicara. None baherutse kuronka umugiraneza abafashisha intebe ah'ubu basigaye bisanzura mu kwicara.

Kw'ishure ritoyi ry'i Muyaga, uburongozi mu ntara bw'indero buherutse gufata ingingo yuko bugiye gusenyura iryo shure, kuko rimaze imyaka myinshi bagatinya rero ko ryohava umunsi umwe rigwa ku banyeshure, rero bagiye kwubaka irindi shuri rito rishasha risubirira iri bagira basenyure.

Kw'ishure ritoya ryo mu Butomangwa, bahashize uruzitiro rukomeye cane, mu ntumbero zukugira ngo abanyeshure bari kw'ishure ntibaze basamare. Rero iy umwana wa mujanye kur' iryoshure ubuzi yuko umutekano wiwe ubukwiye.

Kw'ishure ritoyi ryo mu Kayanza, mu ntumbero yo gukingira abanyeshuri bahiga mu gihe imvura iba iriko iragwa bava kw' ishure, isomero rimwe baja kurindi, bafashe ingingo yo kububakira hejuru . Rero ubu naho imvura yoba ari jejeje, umunyeshuri ashobora gutambuka atariko aranyagirwa.

Kw'ishuri itoye ry'imakebuko twaciye abanyeshure bariko barataha baja muhira iwabo rero iryo shure, kubera izuba rimaze imisi ryaka inkungugu ari nyinshi hakaba harangwa n'inkungugu nyinshi akaba rero twibaza ko bigiye kugabanuka aho imvura iza gutasurira.

Ko ishure ritoye ry'umuyaga aherutse gukoranira inama y'abagira neza hamwe n'abarongozi b'iryo shure aho bafasha ingingo ko bagiye kwubaka ishure rishasha rizofasha abanyeshuri, kuko hari hasanzwe higa abanyeshuri bakenye, kandi hari abanyeshuri benshi bashaka kwigako iryo curi.

Kw'ishure ritoye ryo kumushasha abanyeshure bamaze imisi bari mu bibazo vy'urutavanako bakaba bariko baritanga cane barabeko boshobora gukora neza gusumba mu gice giheze ko mu gice giheze abanyeshuri bari bamenye bari bakeyi uravye kugitigiri ca abanyeshuri ingene bangana.

Ishure ritoyi ryo mu Maramvya uyu musi umwigisha yari yahaye udutabo abanyeshure rero bagiye gutaha yasubiye kubibutsa ko bokwerekana utwo dutabo bafise kugira ngo amenye neza ko umunyeshure umw'umwe wese ako gatabo agatahanye, bakaba rero baciye batumanika mu kirere bose akabaraba ko badufise.

Ko'ishure ritoye ry'ina kuguma buno musi bari basavye ko baza guteranira hamwe amashuri abiri ishuri ya mbere be an'ishuri ya mbere a zose inguzize guteranira hamwe ni co gituma umuyobozi w'ishure yasavye koubo kwongereza y'intebe, kuko idari zisanzweho dari zisanzwe ari imkeye.

Ishure ritoyi ryo mu kamenge riherutse kuroswa butusu twa sugumwe aho harishirahamwe riherutse kububakira rero nusu twa sugumwe dufise imiryango myinshi abanyeshuri bakaba bashima ko, ubu boroherwa.

Kw'ishure ritoya ry'ingozi ,bamaze imisi bari mu myimenyerezo y'urutavanako, kugirango ibibazo bizogere bamaze kugira urufatiro, kugirango baze batore ibibazo, rero abanyeshure bamaze imisi baguma bitegura, kubera barashaka ko bazogira amanota meza mwakono gice.

Kw'ishure ritoya ry'i Busiga, baherutse kuronka imfashanyo z'inyubako z'amashure. Ayo mashure ni meza cane, imiryango yayo bayisize amarangi asa n'ubururu. N'ishure ibereye ijisho. Rero abavyeyi n'abana biga kuri iryo shure,

Kw'ishure ritoyi ry'Igiharo, haherutse kwubakwa akandi kazu gashasha ka sugumwe, aho kari gakenewe cane kuko abanyeshure bamaze imisi biyongereye kwiryo shure. Kare hahora higa abanyeshure bake none ubu hasanzwe higa abanyeshure benshi.

Kw'ishuri ritoyi ryo mu Kivoga ,uyu munsi twahaciye umwaka wa gatatu C ishuri ry'ugaye rero tubabajije batubwiye yuko abanyeshuri babarungitse mu karuhuko kuk'umwigisha wabo w'ibiharuro yahora bigisha uno munsi yari yitavy'imana, rero bakaba bari bagiye kumushingura.

Kw'ishuri ritoyi ryo mu maramvya n'ishure rigeze aho umwasi ashaka, kuko ririko rirabomagurika, rero hamaze igihe har' inama hagati y'abavyeyi b'abanyeshure, n'uburongozi bw'iryo shure ,bavugana kungene iryo shure ryosanurwa.

Kw'ishure ritoyi ry'i Musongati hari hamaze iminsi ubukene budasanzwe bw'ingwa abigisha bakoresha, rero ubu zari zabonetse kandi zabonetse ku bwinshi kuko kare hatahora haboneka niz'amabara ariko ubu zikaba zabonetse.

Umuyobozi mushasha w'ishuri ritoyi ry'i Nyakuguma baheruka kuzana, n'umuyobozi mwiza cane akunda akazi utoraba, eka vy'ukuri n'uwakarorero, abavyeyi rero baramukunda, abanyeshuri kw'iryo shuri baramukunda, kuko igihe cose ugiye kumuraba usanga ibiro vyuguruye.

Ishuri ritoya ryo mu Ryansoro mu ntumbero yo kunezereza abana babanyeshuri bahiga bahazanye udu pupe dutandukanye hari udushusho twishi kandi abana iyo batubonye turabanezera kuko baba babona dusa n'abantu.

Kw'ishore iritoyi ryo mu kivoga uyu musi ahariharamutse hari inama y'abavyeyi, kuko umuyobozi ni iyo misi hezara yavuze yuko amafaranga y'ishuri bagiyekuyaduza rero bisha bisaba yuko abanza gutuma ko'abavyeyi kugira bumvikane babibanire neza itaima mvo yamukubiye akimye baduza etiranga y'ishuri.

Kw'ishuri ritoyi ryo mu Maranvya baheruka kubaka amazu bagiye gukoreramwo ubworozi, aho ngo bagiye gukora ubworozi bw'inkoko, kuko basanze muri kino gihe inkoko isigaye ifise agaciro cane, kuko isigaye yaraduze ibeyi, bakabona rero ko vyogirira umusaruro munini iryo shuri.

Ishure ritoya ryimusagara, abakozi bakora isuku uyu munsi biriwe barakubura hanze bitegura itangura ryabanyeshure rigiye gutangura vuba, rero bari bahasukuye isuku ryari ryose kugirango abanyeshure nibaza bazoze basanga ari heza kandi habereye ijisho.

Kw'ishure ryo mu gihamagara misi yoe hazineinuso abanyeshuri babasohotse gukina aho bamwe ubasanga mutugwi induka abasanga bariko barakina n' abanyeshuri beza bababerewe turabo.

Kw'ishure iwacu uno munsi niho bakira umunyeshure azohora avuza ikengeri hageze gusohoka gukina n'igihe hageze gutaha, iryo kengeri rero bakaba barishize ku giti kimwe kiri hagati mu kibuga c'ishure, akaba ariho bayimanitse.

Umurongozi mukuru w'indero muntara ya kayanza yazindutse agira uruzinduko atateguje kwishure ritoyi ryo mugahombo, aho yashitseho agahambarira cane ubwo buyobozi kubona ata bendera ry'igihugu bafise.

Kw'ishure ritoya ry'i Karuzi, uyumusi , abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu C, ntibashoboye kwiga kuko umwigisha wabo yari yagiye gukarihiza ubwenge, niho ubuyobozi bwaca bufata ingingo yo kubaha akaruhuko kugira bazogaruke ejo umwigisha wabo yahabaye, yagarutse.

Kw'ishure kwa ba Ndayisaba hari kuva mu wambere gushika mu wagatatu gusa, ariko ikiryoshe umuyobozi wabo aheruka kuvuga ko bagiye kongerako irindi shure kugira ngo habe uwakane, uwagatanu, n'uwagatandatu, rero iyo ngingo abavyeyi bayirindiranye igishika kuko ari ingingo iryoshe cane izotuma abandi bana biyongera kandi bakiga hafi.

Ishuri ritoya ry'ivyanda , uyu munsi hari umunezero udasanzwe, kuko bari baramutse bashikirizwa ishure rishasha, babahaye intebe zishasha, ishuri ryiza ry'igitangaza, abavyeyi rero umunezero bari bafise wari mwinshi cane, aho bashima kw'abana babo bagiye kworoherwa mukwiga.

Mishuri wacu uyu musi hahhe akanyamuneza kasanzwe bari batuzaniye izindi ntebe mw'ishure uko twari tumaze igihe, kuko intebe zarizikeyi twicara tugundana, ariko uno musi abanyeshuri batwaye twicaye twisanzuye ninko arikbaba akanyamu neza kari kee asi.

Kw'ishuri ritoyi ryo ku gitaba ni ishuri rira hanu ari ibiti bitandukanye vyinshi ry'ubwoko butandukanyi ero ko'iryo shure bibagiye gukorera urubuma abanyeshure aho usanga bariko baridagadura nezerewe.

Ku Musaga, baherutse kubaka amashure y'intango meza cane, amashure abereye ijisho, amashure meza cane, barayasize amabara atandukanye, na cane cane ibara riboneka n'ibara ry'ubururu, rero mu kintu batibagiye ntibibagiye no kuhashira twa tuzu twa sugumwe kugira abanyeshure bazohiga bazokoroherwe.

Orimatare w'intara yacu mushasha aherutse kutwubakishiriza amashure, kuko aya hahorayari ashaje cane yemwe abavyeyi bamwakigane igishika baramunezezewe, kuko azanye ishaka ryinshi bakabona ko itara yacu giye gutera imbere.

Muntumbero yo guhimiriza ababnyeshure ngo bagume kw'ishure, kandi biyongere mu kwiga, ishure ritoyi ryo mumaramvya riheruka gufata ingingo yo kuzohora rigaburira abanyeshure biga kuriryo shure rito ryaho mumaramvya, rero ubu imisi yose basohotse baca babagaburira bakabafungurira.

Koishure butoyi nti kumuremera umuyobozi umukuru waryo aherutze kuroswa ingabire yimodoka imodoka ibereye ijisho odoka nsasha akomeye kugira ngo izohora ifasha mu gihe hogira umunyeshuri agwara uzohoree imutwara amuganga.

Ishure ritoyi ry'I Makebuko rirateye igomwe, ishure ryiza ni ishure risa neza, eka ni ishure ribereye ijisho cane, aho abandi bakena amazi , ryoryo amazi barabaza kuko bashizeho amatanki y'amazi rero aho bakenereye amazi hose barayaronka.

Ishuri ritoya ryo mu kanyosha n'ishure riteye igomwe ryubatswe neza rirafise n'utwuma dutandukanya aho abana bakinira, abana rero bararikunda cane iryo shuri kuko iyo bashaka kwidagadura ntakibabuza.

Ishuri ritoya bitiriye Stella maturtina riri mu mashuri yubatswe kera mu gisagara ca Bujumbura kandi ayo mashure amaze gusohora abana beshi aho atamunyeshure n'umwe wo mugisagara atazi iryo shure.

Uno musi umwigisha atwigisha icongereza yararamutsa atwigisha guharura kuva ku mirongo ibiri na rimwe gushika ku mirongo itatu akaba ya twihanikije atubwira ko ku musi wejo uwo bizogera atabizi azomuhambarira rero ngiye kwita ku rutare kugira ngo ndabifate ku mutwe ejo ni yamfata akambundurura ze ndabivuge neza.

Mu ntumbero yo kugwanya ubucafu, kw'ishure ritoyi ry'i Mparamidundi, uburongozi bw'ishure bwafashe ingingo yo kugura uduseka bazohora baza barashiramwo ubucafu. Kuko ubucafu bwari bwabaye bwinshi kandi kuva bafashe iyo ngingo yo kuzana ubwo buseke, ubu ishure rica ibibatsi ntiworaba.

Musi nacekwa ishuriye ritwe ryo mu rugumera banyeshuri batashe aho bagenda bihuta kubona ko inzara ari nyinshi rero iyo abanyeshuri babarekuye kenshi namba ari, kubera aba bashonje bagenda bihuta bagenda muhira ari sinsiba.

Unomunsi mw'ishuri umwigisha wacu yariko aratwigisha igicapo gitandukanye kugirango tubimenye mu rurimi gw'ikinofunofu, aho yatwigishije inzu, imeza, imodoka, ikinga, igikombe n'igiti. Ivyo vyose unomunsi yadutegetseko dutegerezwa kubimenya mu rurimi gw'ikinofunofu.

Kagabo na Mafyeri basanzwe biga kw'ishure ritoyi ry'i Ngoma. Rero kubera basanzwe bakundanye, batashe bagenda bafatanye ku bitugu, ntiworaba abo bana, urukundo bakundanye wogira ngo ni amahasa, wokwibaza ngo ni Bukuru na Butoyi.

Ishure ritoyi ryo mu kigoboka ,abanyeshure kugirango bige borohewe amadirisha y' ishure yama yuguruye kugirango akayaga kaze karinjira, ntihagire abanyeshure bohava batangura guhunyiza bariko bariga.

Ishure ritoyi ryi ngozi uburongozi bwi shure bwafashe ingigo ko rigiye gushira urucekeri rw'amabuye mu ntumbero yo kugabanya ubunyerere buri imbere y'amashure.

Kw'ishuri ritoye iryo mu rukaramu hagize imisi hibonekeza ingeso mbi yo gutegera abana b'abakobwa bavuye kw'ishuri bakabafata ku nguvu ni co gituma atamwana w'umukobwa akigenda ari umwe basigaye bagenda bari mu migwi ero ubutegetsi mirutse gufata ingingo kuwo buze ofata azosha atabwa muri yompe.

Ishure ritoya ry'i Nyabihanga riri mu mashure yubatswe kera cane mu gihugu c'Uburundi , none kubera ryashaje ubuyobozi bujejwe inyubako buheruka kuvuga ko bugiye gusubiramwo iryo shure ryahora rihundwa kera, kugira ngo rishobore kuba kandi ishure rihurunduwe.

Kw’ishure iwacu abanyeshure bari bamaze igihe bicara bagundana; aho wasanga nk’abanyeshure batanu bicaranye ku ntebe imwe. Rero, ntivyari vyoroshe. Ariko ubu mw’ishure iwacu, ntiworaba ihimba hafise ; baherutse kuturonsa intebe intebe nyinshi Kandi nziza. Ubu rero, umuntu yicara yidagaduye.

Rya shure ryisororezo ryari rimaze iminsi ryubakwa uno munsi niho vyarangira kandi bakaba baciye bagirako babashiriramwo n'intebe nshasha rero uyu munsi abanyeshure kari kanyamuneza kuko iryahahora ryari ryaheruka gusenyuka.

Uno munsi, mwigisha wacu w'ibiharuro yavunduruye Nahayo naho atari yakirije urutoki. Yamurungitse ku kibaho kugira ngo agende akore igiharuro cari ku ribaho. Rero Nahayo yagiye ariteguye kuko atari yigeze akiriza n'urutoki, ariko mwigisha wacu aba shaka yuko umwigisha wese akora mw'ishuri

Ishure ritoyi ry'igitega, abanyeshure bari bamaze umwanya bahagaze hanze bari mukaruhuko none bahejeje kuvuga ngo baje kwiga, rero abanyeshure baca bagenda banyaruka kuko umuyobzi waho arabakarira iyo bavugije bakagenda bigura intege.

Kw'ishuri ritoye ry'i Makakwe har'akana k'agahungu gafise ubumenyi budasanzwe, aho gashobora kubanga umupira gakoresheje amashashe, kakayegeranya, ugasanga n'umupira ubanze neza, abanyeshuri baragakunda eka n'abarezi baragakunda cane.

Ukw'ishuri ritoyigina kuguma no musi hatanzwe ikiranga misi c'ukungene ivyirwa bizohora bigenda taba ku musi wa mbere ku wa kabiri kuwa gatatu gushaa ku wa gatanu, kandi uretse ivyo vyirwa vavyerekanywe ko iyo misi bizogenda bitangwa ni icirwae cosi berekanye amasaha kizohorakoimara.

Ishure ritoyi ry'i kayero ahejwa kuba inama bihuza u burongozi bw'iryo shure n'abavyeyi muntu mbero y'ukwigira hamwe ukungene bokwubakisha uruhome uhiza w amabuye kugira ngo bagabanye ubusuma bw'iryo shure bwabanye ndanfe.

Unomusi kw'ishuri iwacu niho umwaka watangura w'amashure, baka batatwemereye ko twinjira mw'ishuri ,nabanje kudutegeka ngo tubanze tugir'isuku ,kuko hari hacafuye cane, rero twiriwe mw'isuku dupanga intebe tuhakubura, tuhakoropa rero ejo Niho tuzosubira kwinjira mwishure tugatangura kwiga .

Ingwa zikoreshwa mu kwandika ku kibahocoishure yaze, maze imisi zarakenye hone uno musi umuyobozi wacu w'ishure yari yatumye ko umurongozi wacu wo adutwara mw'ishuri kugera aze kuzitora rero inkwazari zabonetse, kandi habonetse z'amabara yose.

Ishure ritoyi ry'imuyaga hashize imyaka myinshi ryubatswe none ryashaje baguma basaba uburongozi bwo muntara ko bwoza kubafasha bakabubakira irindi shure rishasha irindi ryoryo ryashaje cane, rero hari umuhango ko bagiye kurisubiramwo.

Ishure ryo mu Kivoga n'ishure ryiza cane, aho ryubatswe mu magorofa ageretseko kabiri, iryo shure abavyeyi bararikunda cane, kandi bakunda gushiraho n'abana, kuko n'ubuyobozi bwayo bufata neza abanyeshure.

Kw'ishuri ritoye i wacu, maze imisahari ikibazo c'amazi agize igihe yoarabuze hanyuma ububagasha utegeka abanyeshuri, kuko bagenda kuvoma kugira ngo nushobre kuronka amazi yo gutekesha.

Abubatsi bubatse ishuri ry'impama irundi bari abubatsi nabu, kuko bahije kubaka amashuri bigeze bibagira kwubaka notuzu twa sugumu tuzohora dufasha abanyeshuri bazoahigira, rero abanyeshuri bazoja kwiga kw'iryo shure bagiye barahashima, kuko vyose ibikenewe vyakozwe.

Umuyobozi mukuru wo kw'ishure ritoyi rya Mparambo ya mbere, uno musi yariko arategura ikirangamisi agitegura mu mashini nyabwonko kugira noneho nagiheza agisohore hanyuma agende akimanike kugira ngo abigisha n'abanyeshure bakibone.

Ishure ritoyi ryo mu gitanga, n'ishure wokwama wibaza ngo riri mw'ishamba ,ariko uburongozi bw'iryo shure bwarateje ibiti muntumbero yo kugirango iryoshure rigire akayaga keza.

Muntumbero yuko ishure ryo mu kanyosha ritoya ryohurumbirwa uburongozi bwishure bwahazanye udushusho twinshi, hari udupupe kugirango abana banezerwe batubonye kuko iyo batubonye abana baguma baguhamagara, baguhamagara bakubwira ngo ma raba karya kantu ngo data raba karya kantu.

Kw'ishure ko bakarenzo no musi bari bamenyereye umuyobozi wabaza n'amaguru, ariko uru musi babonye igitangaza ko bamubonye aje n'imodoka nshasha aheruka kukura rero, kubera abasanzwe bamukunda yabanejereje cane no musi kw'ishura nta kindi kiyago cari ikihari atari iciyomu moduk.

Kw'ishure toyi ryo murumonge muntu mbero ny'kwitegurira ibibazo bizotangurwa u musi wa mbere no musi uburongozi bwishure bwari bwabategetse uteguraneza amashure kuya koropa gupanga neza intebe kugira ngo ikibazo kizokorebwe ahantu ha sa neza.

Muntumbero y'uguhindura uruzitiro rumaze imisi ruri kw'ishuri ritoyi ryo mu gihamagara uburongozi bw'ishuri bumaze imisi buri kuraterereza incuti n'abagenzi kugira ngo bashobore kubaka uruzitiro rw'uruhome rukomeye kugira ngo bigabanure abasuma bamaze imisi bazabarinjira batwara igikoresho vy'ishuri.

Imisi yose mwi shuri iwacu iyo bashaka kugira ico bashikirije abanyeshure ari nk' itangazo bashaka gutangaza bama baryandika ku rubaho kugira ngo ntihagire umunyeshure numwe ataribona.

Migisha asanzwe akoresha ikarashishi kw'ishore ibitoyi vy'ingozi yari, ariko arandika abanyeshuru no musi bashoye kwita bamwe ikarashishi n'ababwira yuko bakwiye kuvyitao, kuko bituma umuntu agira amagara meza kandiko igihe hatazosubira kugenda akwira hagahamagara agasanga nta bagiye azobakura amanota.

Ishure rito ryo mu mikenke baryubatse neza ,ariko kandi ntibigeze bibagira gushiraho ikibuga c'umupira w'amaguru, umuyobozi rero amaze imisi ararika abanyeshure bifuza kandi bumva bafis 'umuhamagaro wokwiga gukina umupira w'amaguru, ko botangura kwiyandikisha kuko bury'ikintu cose gihera muntango.

Kw'ishura i wacu amba ari kurya ari mu gihe c'urushana imvura yaikiragwa imisi yosi ni co gituma abigisha ubuyo baje kw'ishura batabifutse imitaka, kuko imvura yabaye jejeje.

Ishuri ritoyi ryo mu Kayanza mu ntumbero y'ugukinga umuvo kugira ngo ntusanzare hose, amazi ngo asanzare iyo imvura iguye, bakoze itangi, noneho amazi y'imvura iguye aca mu nzira imwe akaja muri ya tangi.

Mw'ishuri iwacu twari tumaze igihe kirekire twiga ibiharuro, ariko uno musi umwigisha atubwiyeko tugiye kubanza kumara imisi twiga ikirundi, kuko umwigisha w'ikirundi yaramaze igihe atahari, ariko ubu akaba yavuye mu karuhuko, bari bamuhaye akaruhuko ko yari yaribarutse.

NDIKURIYO kuva abaye uwakabiri mwa kino gice ubu yiga ijoro n'umurango iyo abandi batashe muhira kwishure wewe aca agaruka kugirango asubiremwo kuko avugako ashaka kwisubiza ikibanza yahorana cambere.

Umwigisha wacu w'ibiharuro uno munsi yatanze itegeko ko twese twiga igisoro kandi tukagishira ku mutwe kugirango ejo niyabitubaza ntibize bitunanire, rero umunyeshuri wese agiye kwihata kugirango igisoro tugifate k'umutwe.

Ishure rito ryi Muyinga rirafise ikibuga cagutse cane ni nayo mpamvu yatumye bafata ico kibuga bakigaburamwo kubiri, ubu rero abipfuza gukina umupira w' amaboko bamwe bakinira ku ruhande rumwe abandi bakinira kurundi kuko ico ikibuga kimwe bagiciyemwo ibibuga bibiri.

Mu ntara ya Muyinga ishirahamwe ry' iburayi riherutse kwubakira amashure mato mato iyo ntara amashure ateye igomwe abanyeshure bakaba barindiriye kuza kuyigamwo kandi ni amashure y' akarorero, amashure abereye ijisho.

Uyu musi kw'ishuri iwacu twapanze intebe gushasha aho ishuri ryacu ari ryo ryatowe kugira ngo abigisha baze bahakoranire batoreraho ibibazo tugiye gukora birangize uwu mwaka, rero bari badutegetse yuko tuzipangura uko zahora zimeze kugira ngo abicaye bakoroherwa bavugane babonana.

Ishure ritoyi ryo mu Nyakabiga, hari hamaze igihe hari amashure ashaje, ibibanza vy'amashure bishaje ariko ubu haheruka kuza abagiraneza barabubakira amashure meza ntiworaba, ni amashure ateye igomwe babashiriyemo intebe nshasha, mu ishure hagati hasa neza harabereye ijisho.

Bubanza sekohobakwa mashure mato mato ku wufashwa bwatanzwe n'abanyaburayi aho bagomba kworohereza umunyeshuri wese kubira ngo yige yorohewe.

Unomunsi kw'ishure ritoya ryo mu kamenge abantu bari bifuje kubona umuyobozi w'ishuri ntibashoboye kumuronka kuko mubiro vyiwe hari huguruye ariko ntamuntu ntamuntu yarahari, bakaba batubwiye yuko ashobora kuba yafatiriwe n'utundi dukogwa yari yagiyemwo.

Kwishure ritoya ryo mu Kivoga uyu munsi hari umunsi mukuru wabanyeshure aho uburongozi bwiryo shure bwariko bugirira umunsi mukuru abo bana aho bari bagiye kurangiza umwaka, rero hari akanyamuneza ntangere kuko abo bana bari bateguye udukino tubereye ijisho.

Kwishure ritoya kwa minani barahashize ibishushanyo bitandukanye kugirango bafashe abanyeshure nyahandi nico gituma uhasanga igicapo cumupira, inyegamo, igiti, igishushanyo cikaramu eka nibindi kugirango abanyeshure baroherwe kubona ibintu nibindi.

Kw’ishure kwaba Kanyange, isaha zine iminsi yose baba basohotse gukina, abanyeshure akanyamuneza kaba ari kose aho umwe wese yiruka aho agomvye agakinira aho agomvye, umwe ahitamwo kugenda kugama munsi y'igiti Kuko hari ibiti vyiza cane biri muri ico kibuga kibereye ijisho Kuko cakuze cane.

Kw'ishuri ritoyi ryiwacu n'ishuri rikikijwe n'ibiti vyiza hanyuma hakaba hari n'ubwatsi buremvye, nico gituma usanga n'impene rimwe n'arimwe zaje kuharisha kubera hari ubwatsi bumeze neza buremvye.

Rya shure ryisumbuye bitirira umweranda Gaburiyeri niryo shure riheruka gutorwa n'igisata kijejwe ibidukikije kuko ari ryo shure basanze ryateye ibiti vyinshi, kandi haba habereye ijisho akayaga ari kenshi.

Kw'ishuri igisumbuye ry'umuyinga uyu musi mw'ishure ry'umwaka wuwo indwi ni ho baribegeranirije abanyeshuri batandukanye ko abagiye gukorera ca ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bw'ukuja muri kaminuza rero abanyeshure ntibaribake, ariko, kubera ico kibanza gisanzwe ari kinini kabakuza kiza kubakwira.

Ishure ry' isumbuye ryo mu kivoga, hamaz' igihe har' ingorane kw ishure, kuk' ah' abanyeshure biyogera, ubwiyogero bwab' amazi yakamye, har' amaz' igih' atamaz' ariho, bikaba bigorana cane kuko naho bavom' amazi bayavoma kure, rero baguma bashikiriz' uburongozi bwiryo shure ko bokwihuta bukarab' ingene bwobakorer' ay' amazi.

Ku ishure ryo mu Rutana ryisumbuye hari hamaze iminsi hakenye vya bikono vya bisafuriya batekeramwo, ubu rero bikaba vyabonetse , abanyeshure bari bamaze igihe bafungura batevye kubera hariho nkeyi Ubu rero bariruhutsa kuko bafungura kare.

Kwishure ryisumbuye ryi muyinga niryoshure riherutswe gutorwa nuburongozi bwindero mu ntara kwariryo shure ryiza rero rikaba rigiye kongerwamwo ibindi bisata muntumbero ryokwakira abanyeshure benshi kandi batandukanye bavuye mumihingo yigihugu batowe muncabwenge

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kivoga muri yo misi yahera habaye inama yahuza uburongozi bw'ishure n'abavyeyi aho uburongozi bw'ishure bwariko bwihaniza abavyeyi na canecane ababa mw'icungano riryo shure ukuntu impene zabo ziza kurisha ubwatsi bwatewe kw'ishuri zika bwonona bakaba basezeranye ko izo mpene zozirikwa.

Icure gisumbuye ryo mu rutovu abanyeshuri bose baratashe hasigaye gusa ku banyeshure b'umwaka w'icumi na gatatu nko abariko bitegurira ca kibazo kibaho uburenganzira bwo kuja kaminuza, rero bo bonyene bahasigaye ku bandi bo baramaze gutaha bazobaruka kwezi ko icenda.

Kw'ishure ryisumbuye ryimuyinga mu gihe haba ari mu gihe co muci haba hakizuba ryinshi cane ni co gituma kw'iryo shure imodoka bazinyegeza musi iy ibiti kugira ngo akazuba ikazakire rwose ngo basange dashusheko osi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutovu, uyu munsi twahaciye m'umwaka w'indwi bariko barakora ikibazo c'ikirundi. Rero twihereranije umwigisha turaganira, tumubaza tuti none ko wabajije uno munsi ikibazo coroshe cane c'ikirundi? Aratubwira ngo nshaka ko abanyeshure bose bomenya, kugira ngo ntihazogire uwusigara arasubiramwo.

Kwishure ryisumbuye ry'i Ngozi, unomusi twahaciye hari abanyeshure basamariye urutsinga rw'umuyagankuba rwari rwakorotse ruri hasi bakagira ubwoba reo yuko, hari abo rwohava ruhitana bakagira isanganya, rero bariko baramenyesha ko bohamagara abantu babijejwe bakaza bagasubira kurumanika.

Kw' ishure ryisumbuye ryo mu Kirundo, baherutse kutuzanira umuyobozi mushasha aho ari umupfasoni Habonimana. Rero uyu munsi ,tukaba twamubonye agiye gufata imodoka kugirango agende iyo bari bamutumiye mu nama.

Ishure ryisumbuye ryi makebuko rimazimisi riterwa ivyamwa bitandukanye ariko icamwa nyawibonekeza kimaze nokwama nicamwa cipapayi aho camye ivyamwa vyinshi rero kandi nkuko musanzwe mubizi icocamwa nicamwa ngirakamaro

Kwishure ryisumbuye ryo mukayanza uyumusi niho naciye nkaba nasanze ishure ryera derere atamunyeshure n' umwe ahari kuko nasanze ejo hahise ariho barungikwa muburuhuko.

Kwishure ryisumbuye riri Muyinga, umuyobozi mukuru wiryo shure aherutse gutaga uruhusha ko buri minsi yimana abanyeshure bogenda gusenga kuko hari urushengero rubegereye hafi. rero uwo mwanya akaba yawutanze nko guhera sayine guhera sasita abanyeshure bakaba bagarutse mundaro.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Nyazarake, twahaciye ku kibaho bahashize ikirangaminsi cerekana ingene ivyigwa bigiye kugenda. Rero ivyo birafasha cane kuko abanyeshure iyo baza mw'ishure bamenya amakaye baza bazanye.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutana twahaciye abanyeshure bariko barataha, Rero abo twari kumwe ntibari bwahabone ariko na jewe nahaheruka nasanze ibiti vyahora ari bitoyi vyarakuze cane haberewe, hakikijwe n'ibiti vyiza utoraba.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rumonge, uburongozi bw'iryo shuri buherutse gufata ingingo nziza kuko hari haheze igihe abigisha bigisha kur'ayo mashure baza ntibaronke aho bashira ibikoresho vyabo baba bazanye. Ubu rero haherutse gushirwa kw'ishure ryose imeza kugira ngo izohore ifasha.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kayanza, uno musi umugwi w'abavuzi b'ingoma biyitiriye Rukinzo babiciye biracika. Aho hari n'abafata amasanamu kugira ngo berekane ivyabaye mu nyuma. Rero vyari biryoshe kuko bariko batambira abategetsi batandukanye bari baje.

Abanyeshure bamwe baricaye, abandi barahagaze barindiriye kwumva amanota amara umwanka. Rero n'abavyeyi bamaze gushika, aho imodoka zitandukanye zagiye zizana abavyeyi zamaze guhagarara mu kibanza c'imbere y'ishure. Rero barindiriye ko umwanya ugera kugira babahamagare batangure.

Ko'ishure ryisumbuye ryo mu gitanga kuva haguzwe imodoka shasha izohoritwara abanyeshuri ikabatahana muhira ikongera ikabagarukana buno musi ni ho yatangura akazi koukuzana abanyeshuri no musi rero saha ndatu n'igice ryamaze gushika kugira ngo ntware abanyenshuri muhutu.

Ishure ryisumbuye ry' i Ngozi. Niryo shure riheruka gutorwa mu mashure agiye kwakira ba banyeshure bacagura mu mihingo itandukanye y'igihugu, bazi ubwenge gusumvya abandi. Rero iryo shure bakaba barishimye ubwiza, bakaba barishimye n'ubushonozi.

Kw'ishure ryo mu Kiryama uno musi ku muhingamo hari hategekanijwe inama y'abavyeyi n'uburongozi bw'iryo shure, bakaba bagiye kurabira hamwe ukungene iryo shure ryotera imbere rikunguka abanyeshure benshi b'incabwenge gusumba uko vyahora, rero iyo nama ikaba yari yitezwemwo vyinshi, ko igiye kubamwo ibintu vyingirakamaro vyinshi.

Ishure ryisumbuye ryo mu rutana mu nzu yubububiko bw’ibitabo yari imaze igihe yibwa none bagerutse gufata ingingo yo kuhashira umunyezamo kugirango barber kubwo busuma bwogabanuka rero arahacungera akongera akaharara nico gituma iyo bukeye aca asigaho ico aryamako akagisiga hejuru.

Uyu musi naciye kw'ishuri ryisumbuye ry'igihogazi aho ata kakacira kw iryo shure, kuko abanyeshuri bagiye mu burhuko rero abanyeshuri biteze kugaruka mu kwezi kwa nyakanga aho bazoba bagarutse kw'ishuri amashuri ariho azota angura umuyobozi rakaba yatangaje yuko bagiye gutangura ku igenekerezo ry'umunani nyakanka.

Ishure ryisumbuye ryingozi baherutse kuronswa imashini nyabwonko zishika kumajana atanu rero abanyeshure n'abigisha bwaba uburongozi bwiryo shure bwarashimye cane iyo ngabire kuko izobafasha ibintu vyinshi cane.

Ishure ryisumbuye ry'umuramvya iryo riherutse gutorwa mu mashure yubatse neza mu mashuri yose risumbuye ry'umu gihugu c'uburundi iryo shuri rero ryari ryubatswe n'abahinga bakomeye cane mu ryubwubatsi, kandi na bo bakabagiye kurotwa agashimwa.

Ishure ry'i Musongati uyu musi abantu benshi bari baje bakeneye kurondera umuyobozi ajejwe ivy'inyigisho ariko ntibashoye kumubona kuko uno musi bose bashikiye ku mwugaro, uno musi ngo yari yafatiriwe yarafise ahandi hantu agiye ku mpamvu z'akazi.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Muyaga, ni muri ya mashure yubakwa kera. Ariko kandi, rikaba rifise akanovera kadasanzwe, aho nubu abanyeshure risohora, ari abanyeshure b'incabwenge, kandi cane. Iyo bageze rero ku makaminuza atandukanye, birigaragaza ko bize kw'ishure ryiza.

Ko'ishure ry'isumbuye ry'umucankuzo hari ho asanzwe hari ishure rya kera amaze igihe one ahirutse kongera ko ndi ishure rishasha aho iryo somero riteye iromwe rigeretseko kabiri kose ero bitetze kubagiye kwakira abanyeshuri benshi basumba abahora bahiga.

Ko'ishure rikuru ryo mu kayogoro buno musi twahaciye habaye umukwabu aho umuyobozi w'ishure yarikarirukana abanyeshuri batatanga amafaranga y'ishure yaramaze igiha bagabisha ababwira ko abanyeshuri bataronka amafaranga y'ishure ko bo bimenyesha abavyeyi nkakirikare, kuko agi iye tangura kubirukana.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Muramvya, mu ntumbero y'ukugabanya ikibazo c'amazi cari kihari, aho amazi akama cane, baherutse kubakiraho ibikono bizoshikiramwo amazi y'amarekano kugira ngo ashobore gufasha abanyeshure.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rubirizi, uno musi abanyeshure bari bagandagaje bicaye hanze, barindiriye ko bababwira amanota arangiza umwaka, rero nkuko bari bamaze kubivuga mu ntangamarara amanota muri rusangi ngo yageze neza.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mw'Ishanga, ubu baherutse kuhubakira irindi shure rishasha aho ryubatswe n'ishirahamwe riva i Buraya. Rikaba rero ryubatse ku buryo bwiza cane risize amabara meza, rikaba ari ishure ribereye ijisho.

Unomunsi kwishure ryisumbuye ryo mungagara abanyeshure rwari uraja n'uruza uyumunsi ubuyobozi bwari bwirukanye abanyeshure batarariha amafaranga y'ishure bakaba bababwiye yuko bazogaruka kw'ishure aruko bazanye amafaranga y'ishure .

Kw'ishuri ryisumbuye ry'imuramvya abanyeshure biga mumwaka w'icumi nakabiri bamaze imisi bishwarumba yuko igihe imvura iguye uruhuherezi rubashikira mw'ishure kuko ibiyo vyamenaguritse rero bagasaba uburongozi bw'ishure kobwobasubirizamwo ibiyo bishasha.

Ishure ry'i Ngozi, ejo twahaciye bari mu myiteguro yo gutegura ishure rizokorerwamwo ca kibazo gitanga uburenganzira bwo kuja kuri kaminuza, ishure bari barikorofye rimeze neza, intebe bazipanze neza, rero batubwira yuko ejo aho bukera inkoko ariyo ngoma.

Ko'ishure ryisumbuye rwimageyo uyu musi wari umusi waho abavyeyi baza kuramutsa abana babo bariko'ishure rero abavyeyi bari basidukanye n'iyonka aho rimwe na rimwe muri bo bahaza bazanye ifungurwa kugira abana bashore kuronka ico bafungura bahiruka kera muhiri wabo.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu rusengo uno musi har'inama yari yitezwe aho yaza kugirishwa na patiri mukuru wa paruwase, rero abanyeshure bari basidukanye n'iyonka kwumviriza ivyo patiri aza kubaganiriza.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rumonge ibendera ry igihugu barishize hagati mu kibuga hagutse kubera abanyeshure basanzwe biga Kuri ryo Shure ari abanyeshure benshi cane lero muntumbero yukugirango batonze mugihe bariko baraduza ibendera bizoborohere bashimye kurishira ahantu hagutse.

Kw'ishure rikuru ry'i Ngozi, misi yose isaha indwi ivyigwa biba birangiye, abanyeshure baba bashonje cane, bose baca basohoka biruka, kuko baba bamaze gusonza, rero nico gituma ubona aya masaha ata n'inyoni ikihasigaye.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu rutovu hari hamaze igihe kirekere abasuma baza baraza kwiba ero ishure ryahavuwe rifata ingingo yuko ryubaka uruzitiro rw'amabuye rurerure kugira ngo bigabanye urwo busuma, kandi kuva barushizeho ubusuma bwace bugabanuka.

Ishure ryisumbuye ryimatana umwaka wicumi na rimwe numwaka ukunda gutorwa ikirasi co gukoreramwo ikibazo ca reta gitanda gitanda uburengazira bwo kuja muri kaminuza nkubu rero ico bari bapfuye kugirango abe arico abanyeshure bakoreramwo

Kw'ishuri ryisumbuye ryo muminago hamaze igihe har'ikibazo c'amazi aho yakamye naho bari babukiye aho abanyeshure bahora bakarabira ubu amazi yarakamye. Rero abanyeshure ubu birabagora cane kuko bafata urugendo runini kuja kuvoma amazi.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mugatumba har'umunyeshure yitwa NDEREYIMANA amaze igihe kirekire yamaza yacerewe. Rero umuyobozi w'ishure yafashe ingingo yokumutuma umuvyeyi kugirango azoze amubaze impamvu umwana wiwe akunda kuza yacerewe.

Kwishure ryisumbuye ryibuhiga uyu musi hari hategekanijwe intama iza guhuza umukuru windero muntara nabigisha bigisha kwiryo somero rero iyo nama yaritegekanijwe kwiza kuba isaha zitandatu ariko kubwimpavu ko yacerewe gato uwuza kugirisha iyo nama yaciye yunguruzwa isaha umunani

Kw'ishure ry'inyanza rake imisi yosi ku misi ya gatandatu babahamagariwe gukora isuku mu mashure yabo rero ko iryo shure twahaciyekuno musi wa gatandatu isuku ribarembeje aho intebe bari bazipanguruye kugira ngo bashobore gukoropa neza rero urabae shimira abanyeshure ukungene amashure yabo bayitwararika.

Ishure ryisumbuye ry'Ingozi umunyeshure yitwa MINANI yiga m'uwicenda ari mubanyeshuere batarose umwimbu mwiza mugice cambere. Rero mwakino gice cakabiri ariko aritanga cane kugirango arabe koko yomenya. Rero ntakindi tumwipfuriza atarukumwipfuriza k'umwete ariko arakoresha womubera uwumumaro.

Ishure ryisumbuye ry'i Makamba, riri muri ya mashure aherukwa gushimwa agatorwa mu mashure meza yubatse neza mu gihugu cose, hakaba hari haheruka kuba igenzurwa ry'amashure yisumbuye meza gusumba ayandi, aho muri cumi ya mbere basanze iri shure ry'i Makamba ririmwo.

Ko'ishure ryisumbuye ry'umugera riri mu mashure yubatswe kera, kandi, naho ari ishure bimaze igihe kirekire niishure rigifise ubwiza budasanzwe, kuko ryaryubatswe mu buryo buhambaye cane rero iryo shure n'ubu abantu baracariko nda, kuko gisohora abanyeshure gufise ubwenge.

Ishure ryisumbuye ry'i Matana n'ishure ryubatse neza kandi ry'akarorero, niryo rero riherutse gutorwa ko uwu mwaka ariryo ryabaye irya mbere baravye ukuntu ryubatse neza, bakaraba ibiti bihakikije, bakaraba isuku rihari.

Kw'ishure ryisumbuye ryo kumushasha twahaciye bamaze kumanika ikiranga misi c'ukungene ibibazo bizogenda rero abanyeshure bamaze igihe bitegura kugira barabi yuko ibibazo bobitora, kuko mu gice ca mbere twari ababajije atubwira ko vyari vyaraba bagoye cane, ariko umuri igici ca kabiri bashaka kuri aba ko bakora neza.

Kw'ishure ryisumbuye ry'imakebuko riri mu mashure make arangwamwo amabendera abiri ibendera ry'uburundi n'ibendera ry'ibihugu vyo mu buseruko ivyo shuri rero si vyo gusa risanzwe ririko riritabwaho cane kugira ngo ribe ku rugero rukomeye, kuko yandi mashure ahambaye yo mu gihugu.

mu ntumbero y'ukugira ngo ntibahave basigar baratera ugwama mw'ishuri umwigisha nahayo yigisha kw' ishuri ryisumbuye ry'imparamirundi yaragiye kugenda mu nama y'abigisha bagenzi we ahitamwo gusiga asigaye imyimenyerezo abanyeshuri kugira ngo basigare barakora yababwiye ko uwasanga atakoze iyo myimenyerezo aza kumushikiza mu bihano

Kw'ishure ry'isumbuye ryi Nyanza lac no musi abahaciye hari hakiriye ku mwugaro .Abanyeshuri benshi bari bazi ko batangure uyu munsi ariko bari barashikire igitangazo rica kw'iradiyo ivuga ko bongeye ko indwi zibiri mu ntu umbere yuko hari ibintu bagitororokanya ku iryo shure kugira ngo abanyeshuri baze batangure hameze neza.

Hari ishure ry'isumbuye riherutse kubakwa mu ntara nshasha yo muri Butanyerera aho iryo shure ryubatswe rifashijwe n'ibanki y'isi yose iryo shure rikaba ariry'akarorero rikaba rigiye kwigamwo abanyeshure bazotegurwa mu gihugu cose b'incabwenge.

kw'ishure ryisumbuye ryo mw'irongero; uburongozi bw'ishure buherutse gutegeka abanyeshure biga mumwaka w'icumi na gatatu ko kumpamvu yo kwitegurira neza ikibazo kimwe gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza ko boza bariga basubirayo. Rero kamikazi yari yasubiye kw'ishure kandi aho vyaboneka yuko atambuka asa n'uwarushe.

Kw'ishure ry'isumbuye ry'Ingozi baherutse kuronka ingabire idasanzwe, aho baheruka kubakirwa isomero rishasha .Abanyeshuri rero ngo bagiye kwiyongera eka n'abigisha biyongere kuko ibirasi bubatse ari vyinshi.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Gitega, uyu munsi hariho inama yahuza uburongozi bw'ishuri n'ababyeyi .Rero imodoka zari zakinje zari nyinshi ntiwari kuraba ko ari zo zaje zirimwo abavyeyi b'abana. Rero iyo nama imaze kurangira , abavyeyi bavuze ko bashimye ko bavuganye ibintu vyinshi n'uburongozi bw'ishuri.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kivoga na ho higa miburo na hakizimana rero abo banyeshuri uko ari babiri barakunda gufashanya cane mu bijanye n'ivyigwa n'ubu twahaciye ariho bari, kuko miburo asanzwe atumva neza icirwa c'ibiharuro, ariko ho mugenzi we na we asanzwe we avyumva canekandi akabitora cane mw'ishuri rero yama yicaye, ariko aramufasha, kandi bikagenda neza.

Kw'ishure ryisumbuye ry'imparambo ya mbere haheruka kubakwa ayandi mashure yongereza ayahahora n' amashure meza cane igitangaza aho bayubatse mu kiyaya hanyuma hirya yaho akabakikijwe n'imisozi ahantu heza cane habereye ijisho.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu mugamba miburo na misago nibo baheruka gutorwa muri ba banyeshure bazi kwiruka ibirometero vyinshi rero imisi yose kw'ishure bahama babaha umwanya kugira ngo basubire mu mimenyerezo, kuko bakeneyeko azotahana intsinzi mu gihugu cose, kuko bariko baritegura kugenda guhiganwa.

Ishure ryisumbuye ryo munyakabiga twahaciye abanyeshuri basohotse aho hari imodoka iyo umuvyeyi umwe mu banyeshure bari barikumwe aho arakunda kubunguruza akabatahana wahaciye aje kubatora kugira ngo abatahane muhira.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Ngozi, umwigisha waho ahejeje kwimura no kwandika neza ibiharuro yari yabahaye, yahavuye abategeka ko boca bimurira mu makaye iyo myimenyerezo kugira hanyuma nibakora ikibazo bizobafashe.

Ko'ishuri ryisumbuye ryo mu kibenga uyu musi ntivyari vyoroshe, kuko abanyeshure baje bacerewe umurongozi w'iryo shure ari we umuyobozi mukuru yari yabategereye, kandi akabari yarababwiye yuko uzosubira gucererwa azosha asubira inyuma.

Kw'ishure ryo mu kirundo haramaze igihe havugwa uruzuba rurenze urugero aho izuba ryaka cane, rero abanyeshure bamaze iminsi bavugako izuba ariryinshi riteye ubwoba ariko uyumunsi kuruno mugoroba bagize gutya babona ibicu vy'invura biraje haba hari icizereko invura yarigiye gutasura kandi ko yarigiye no kugwa.

Kw'ishure ry'ibuhiga ryisumbuye hari imodoka zagenewe gutahana abanyeshure ,rero imisi yose iyo hageze isaha cumi n'imwe ,izo modoka ziba zitanguye kwegereza kugira ngo zitahane abo banyeshure zibasubize iwabo mu mihana.

Ishure ry'isumbuye aho niga umuyobozi ajejwe uburaro yaheruka gutanga itegeko ko igiti kiri imbere y'iryo shure cocibwa, ariko umuyobozi mukuru w'ishure yaranse aravuga ko ingingo yo kugica yoba irabangiriye, kuko ico giti ar'ingira akamaro ry'ishuri.

Kwishure ryisumbuye ryingozi baheruka kuzana ibindi bitabo bishasha mububiko bwivyo bitabo aho umuyobozi wishure yategetse ko abanyeshure bohurumbira gusoma ibitabo kuko bituma umunyeshure agira ubwenge akamenya ibintu vyinshi bitandukanye.

Rya shure ryisumbuye ryo murumonge namye ndakubwira, ryarindi rir'iruhande yikaburimbo, urenganye gatoya muminago, ucushikira kwiryo shure, niko nakubwiye ko igihe uzoba ugiye urenganye minago gatoya uzoba ushitse .

Nzeyimana bamaze kumusomera amanota arangiza umwaka yasanze azosubiramwo ibiharuro, kuko mu bice bibiri vyose vyari vyamugoye gutora. Rero yambwiye ko ariko arihata yita ku rutare kugira ngo abitore ntibize bimubuze kwunguruzwa.

Nzee imana yiga kw'ishuri ry'imuyinga uyu musi ryaratashe n'amaguru, noneho ashagir itombora umwigisha yigisha ibiharuro ashamucako, kubera wo asanzwe afise imodoka asharamuhitana ra mwunguruzi yayashitse muhiru no musi kare tumbaje igituma ashitse kare aravuga atuno musi natomboye umwigisha wanje yanyu ngo uruje.

I gitega hasanzwe hari ishuri ryisumbuye ry'akarorero ryiza cane ryubatswe mw'igorofa. Iryo shure riri ahantu habereye cane rikikijwe n'ibiti n'ishuri rishashije utoraba abanyeshurebose baba bipfuza kuhigira kuko harabereye ijisho.

Kw'ishure kwaba Kanyange bamaze igihe bari mu bibazo rero bari bamaze ikibazo ca mbere bicaye barindiriye kuza gukora ikibazo ca kabiri, bavuga ko ibibazo bariko barakora bigoye cane ariko mugenzi wabo yagumye abaremesha ababwira yuko bategerezwa kwihata bakiga cane kugira ngo bashobore kumenya.

Rya shure ryisumbuye, ryari rimaze iminsi ryubakwa ry'i Nyanza-Lac, rimwe rizokwigako abanyeshure b'incabwenge bacaguwe mu gihugu cose, uyu munsi niho ryarangira kwubakwa, rikaba rigiye gushikirizwa. Rero abantu bose ni akanyamuneza ku bavyeyi n'abanyeshuri kuko iryo shure rirabereye ijisho.

Ishure ryisumbuye ryo ku mushasha riri mu mashure make y'isumbuye mu gihugu cu Burundi yubatswe mu magorofa, iryo shure riharurwa mu mashure y'akarorero mu gihugu, kuko n'ishure rikikijwe n'ibiti, rikijwe n'utubarabara bagiye bakora tw'udutafari duto duto, aho riteye igomwe utoraba.

Kw'ishure kwa ba Mpayokurera hari hamaze imisi hari intebe zishaje kandi zabagora kwicarako kuko ntizari zikibakwira, ariko ubu noneho ubuyobozi buherutse kubazanira intebe nshasha, ishure rero ni ryiza cane, mw'ishure haraberewe, hateye igomwe, kandi abanyeshure bagiye kwicara bisanzuye.

Kw'ishure ryacu baheruka kutuzanira imfashanyo y'imashini nyabwonko kandi zije hageze kuko ishure ryacu ryari iry'ubuhinga twari tuzikeneye cane, rero ubu ntiworaba abanyeshure ni umunezero na canecane mwa kino gihe uzi ko abahejeje amashuri abenshi babasaba ko bazi izo mashini nyabwonko.

Kwishuri iwacu kubera ubwinshi bw'ibiti bihakikije minsi yose nkaba mbona akayaga haba haryoshe kuko burya ibiti ni vyiza mubintu bitanga umuyaga rero two himiriza ko amashure menshi yoba ateyeko ibiti.

Muri zone ngoma iwacu reta iheruka kutwubakira ishure ryisumbuye ry'akarorero, ntiworaba n'akararuhore, ubu rero akanyamuneza, haba kubana b'abanyeshure n'abavyeyi karabasya, kuko iryo shure rigiye kuba hafi kandi rigiye kubafyunira urugendo.

Ishure ryisumbuye ryi Matana hari abakobwa batatu bahiga bakundana cane. Iyo babarekuye bakagenda mu karuhuko, wama usanga barikumwe, bahagararanye canke bicaranye, bariko baratera ryarenga bavuga ririya na ririya.

Ishure ryisumbuye ry'ingozi uyu musi niho bashaka kuza gushikiriza ishure bubatse mw'igorofa, rije gusubirira iryahahora ryari ryashaje cane, rero n'akanyamuneza kuko abavyeyi n'abanyeshuri bahiga ubu bariruhutsa.

Miburo kubera yatora cane ivyirwa bijanye n'ubushakashatsi, nguwo az 'agira afyeture amashure, ageze mu mwaka w'icumi na gatatu mugisata c'ubishakashatsi, kandi kubera umwete wiwe n'ishaka ryinshi, arazinduka cane, ninawe yinjira ubwambere mw'ishuri.

Kamikazi amaze imisi azinduka cane kw'ishuri twaramubajire impamvu amazi igiha azinduka tubwira ko muri ikino gice ca kabiri bamuciye yahora abakunda kubu wa mbere une baramuciye abuwa gatatu eyo yavuze ngo ni yo mpamvu ituma azinduka cane ko ashaka kwisubiza ca kibanza hararonka ca mbere.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rutovu niryo riheruka gutorwa mu gihugu cose ko ariryo shure ryubatse neza rifise isuku kandi nukuri nawe ubiravye wovyemera kuko uhashitse usanga ari ahantu hakaroruhore habereye ijisho eka nuwosesa amata hasi woyanweraho.

Ugiye kwishure ryisumbuye ryo mu gihugu usanganirwa nibendera ry'igihugu aho usanga rihungabana kandi riracari rishasha rica ibibatsi vyampingwe ntiworaba rirahabereye kanatsinda nibendera ryigihugu.

Kagabo na Kanyange baje kw'ishure uyu munsi bacerewe, basanga abanyeshure bamaze kwinjira, nicogituma kagabo yagumye ahagaze kw'isonga ry'ishure, kugirango arabe ko yoca muryahumye umuyobozi kugira ashobore kwinjira ntihagire uwumubona.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Mikeke, uyu musi niho abanyeshure baho biteze kuza kubwirwa amanota arangiza umwaka. Bamwe baricaye, abandi barahagaze barindiriye ko bavuza ikengeri kugira ngo bagende batangure kumviriza amanota.

N'umusi mishuri wacu bari bakezaniye ubugisha mushasha iyigishi icipa c'icongereza akaba yatuviyeko kunda abanyeshuri basamara, ariko bariga ayatukiye ati nunda abanyeshuri bakunda kwama bakurikira iyo, ariko bariga rero twigeza tkubitan'rugohe wagumye kinyakwikira.

Kwishure ryisumbuye ry'igitega abanyeshure bose babasohoye hanze aho bariko bariga begere ku mashure yabo bakaba biteze umushitsi w'iteka umuyobozi w'intara ajejwe ivy'ndero ah'agiye kugendera iryo shure rero mwashizeko kugira ngo bamawakirane akanyamuneza n'amashi menshi n'impundu nyinshi.

Rya shure ryisumbuye ryo mu ntara ya rutana rigiye kurangira guhezwa kwubakwa mu gihe ryari rimaze igihe baritegura baryubaka neza, Ubu rero si iryo shure gusa bubatse baciye i ruhande bahashira n'ikibuga c'umupira w'amaboko aho kizohora gihuza intara zose.

Ishure ryisumbuye ryo ku Ndava riri mu mashuri aharurwa mu gihugu c'Uburundi ko ari iry'akarorero, iryo shure risohora abanyeshure bo mu bitsina vyose abakobwa n'abahungu, kandi usanga ar'incabwenge aho bagiye hose gukora akazi usanga ari abanyamumaro.

Kw'ishuri iwacu m'ububiko bw'ibitabo ejo bundi haj'abasuma batwiba ibitabu ,none ubuyobozi bwaravyihweje bubic'irya n'ino bubona bukwiye kuhazana uwuhacungera ariwe muzamu, umunyezamu rero nihabari, nihaba, nih'arara unomusi hoho yasize imatera ararako hejuru.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo kumusinzira baherutse guhacisha ka burimbi iryo kaburimbo rizofasha cane, kuko ryabanyeshuri bashatsekuzaho kw'ishure biraborohera, kuko imodoka zica zibaturaho kw'ishuri ritarinze kugorana ngo batambuke bafate urugendo rureruri.

Ntako ishure ryisumbuye ry'ingoma ariryiza ariko ubuyobozi bwaryo bumaze iminsi butaka butakamba kohoboneka abagiraneza bobafasha kwubaka ibarabara ryiza ryoshika kuriryo shure kuko ibarabara rihasanzwe risanzwe ariribi rimeze nabi.

Ishure ryisumbuye ry'i Ngozi ubu riri mu mashure aharurwa mu mashure meza, yubatse neza mu buryo bwa kijambere. Umunyeshure wese aba yumva yonezerwa ari uko bamushize kuri iryo shure. Abanyeshure rero bararihurumbiye, bararikunda, eka n'abavyeyi iryo shure bararikunda.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Muyaga, aho baguriye imodoka zibiri zizohora zunguruza abanyeshure zibatwara muhira zikongera zikabagarukana kw'ishure, batanze itangazo rirondera abashoferi babiri bazoza kunyonga izo modoka.

Ishure ry'isumbuye ryo mu rutana uyu musi niho hamanikwa amanota yabatoye ca kibazo ca reta kibaha uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza aho izo mpapuro zagaragaye zimanitse kubuyobozi mbw'indero mu ntara.

Ishure ryaco ryubatse neza kandi Riri ahantu Hari ibiti vyinshi birikikije n'ukuvuga iyo dusohotse kuruhuka turaronka aho twikinga akazuba iyo ari kenshi, ariko turifuza ko akabarabara gashikayo bokubaka neza kugira ngo iyo imvura iguye hareke kuguma haretse ikiziba.

Uno musi kw'ishuri ryisumbuye ry'ingozi twahaciye har'ibendera rishasha hari hamaze igihe har'ibendera rishaje abantu bakibaza ati ni mpamvu ki ituma iryo bendera batogura rishasha, rero uno musi abaribonye rihungabana bashimye baranezerwa baravuga bati ni ukuri ni vyiza kubona bibutse bakagura ibendera rishasha.

Kw'ishure rikuru ry'imwaro umwigisha yasiategetse abanyenshuriko ahagarukira bavuye mu karuhu, kuko yosanga bahanaguye ikibaho kugira ngo bazikubandanya biga kukuno musi bashaka kwiga kugira bamaririze icirwa bamaze ingwibatanguye.

Irishure ryo mu kanyosha rimaze imyaka nkiy'ibikono na je nkiri muto ntatangura kwishure na hora ndaribona none houndasaba abavyeyi yuko nanje irishura ryo nshaka kwigako, ubu rero ni ryo nigako, kandi nishure ry'umumaro ni ishure risohora incabwee enge.

Ishure ryisumbuye ryimuyaga riravugwako ariryo shure rimaze imyaka myinshi ryubatswe rero kandi ugiye ukabiraba ryari ryubatswe kubuhinga bukomeye kuko nubu ntanahamwe rirata umugaga bisigura ko abari bararyubatse bari baryubatse neza

Ishuri ritoyi ryo ku Muyobozi, Nzeyimana asanzwe yiga ava kure, rero aherutse kuronka umugira neza amuha agakinga kugira kazohore kamufasha kwiyunguruza, rero ubu aravuga yuko yahora yiga na kare abikunze none k'ubu ko agiye gusumbiriza.

Ishure ry'uburimyi Ikaruzi niho basigaye batangira imivyaro itandukanye haba iy'imyembe haba ibiti n'amavoka ,iyo yose baba bayifise . Abantu rero basigaye bahahurumbira kuko ariho batanga imivyaro irobanuye neza.

Muntumbero yo kurwanya ubusuma bwari bwabaye ndanse kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kivoga ubuyobozi bw'ishure buherutse gushiraho urukuta rurerure kugirango ntibize bisubire korohera abasuma kwiba.

Bigisha yigisha kw'ishuri ryisumbuye vyo mu gihamagara ritwa minani ari mu bigisha bagiye ngo kuroswa agashimwe, kuko yigisha abanyeshuri baheza umwaka wa cumi na gatatu aho yitanga cane kugira ngo bamenye ca kibazo ca leta baho uburenganza bw' ukuja muri kaminuza rero ari mu bama bamenyesheje abanyeshuri benshi.

Kubera tumaze imiskiri mu buvuta y'ibibazo n'umusi kuyacbamutse udukora ikibazo na nco ikirundi ero nasohotse nezerewe cane npishije kugikora kubo ikirundi cari carangoye mu gice ca mbere, ariko, noneho, ubu nasohotse imbona ko nabikoye hani ndibaza yube uko ni ryabivyananiye mu gice ca mbere ubuhuhuna bitoye, kandi bizosha bigenda neza nyumva are nasohotse insaka anya mu neza.

Misi yose ku misi ya gatandatu saha zinene inusu kwishure i wacu umuyobozi umukuru w'ishuri yatanze itegekoko hazohorahakorwa ibikorwa vy'isuku rero uyu mwanya wari umwanya w' gukoropa mw'ishuri bose bariko barakoropa ahatandukanye natwiree ntitwasigaye icuri ryachizwekuturari koropa.

Ishure ryisumbuye ryo mu Mikenke, niho Nderyimana aherutse kuronka akazi k'izamu kuko ngo iryo shure abasuma bari bamaze iminsi baryiba cane. Rero Ndereyimana ni we yaciye ahatomborera yaciye aronka akazi kandi ubuyobozi bw'ishure bukaba buzomuhemba neza

Kw'ishure iwacu tumaze mu gihe c'ibibazo aho ubu umunyeshuri wese usanga adakakaza avugana n'ikaye yiwe gusa ariko ariga, kugirango turabe ko uyu mwaka twosarura umwimbu mwiza, kugirango dushimishe abavyeyi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rubirizi uyu musi nahaciye mu gitondo bari muri vya bibazo bitanga uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza, kandi nkaba nashaka no kubibutsa ko iryo shuri nyene ryari ryabaye mu mashure yitwaye neza mu kibazo c'ukumwaka uheze aho riharurwa mu mashure yari yabaye ayambere.

Ishure ryisumbuye ryo kundava, n'ishure ryiza ry'akarorero ribereye ijisho, ariko akarikora ,har'ibiti vyiza vy'ubwoko butandukanye, bihabereye cane, uharavye uri kure usanga harabereye cane, waharaba uhegereye ugasanga harabereye cane.

Kw'ishure ryisumbuye ry'ibubanza hari hamaze igihe har'ikibazo c'umuyagankuba aho hagera mw'ijoro abanyeshuri bikabagora kuza gusubiramwo ivyigwa biriwe bariga, rero ubu igisata kijejwe umuyagankuba giheruka gutorera inyishu ico kibazo aho amatara ubu ari irya nawe.

Umwigisha w'ibiharuro uyu musi yari yasohoye sinze umusi nambuye kure abahorako imyimenyerezo yabasigaranye ngo bazokore yasanze batayikoze rero yabashaburiye cane ashabasohora hanze.

Kuva basubiyemwo ishure ry'isumbuye ry'inyanza lac, abanyeshure bahiga ni benshi barahahurumbira n'ishuri ryiza cane, kandi noneho Ubu ngo risigaye riri mu mashuri ya mbere asigaye amenyesha ca kibazo ca reta, Ubu rero barahakunze kandi n'ishuri rihurumbiwe cane.

Mu Ruyigi urushengero rwa Kiriziya Gatorika ruherutse gutanga ingabire y'ishure ry'isumbuye mu Ruyigi, aho abavyeyi n'abanyeshure akamwemwe kari kose kuko bari bamaze igihe baza kwigira kure cane ico kibanza rero kizobafasha kuruhuka Kuko bagishize hafi.

Ishure ryisumbuye ryo murutana, uyumunsi hari hitezwe inama idasanzwe ,hagati y'umurongozi w'indero muntara n'abigisha bigisha kwiryo shure, bakaba rero bari bitije ishure y'umwaka w'icumi ,kugira ariyo baza gukoreramwo iyo nama.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kayongozi, umwubatsi yahubatse yarahakuye agashimwe ! Kuko uravye ukuntu yahubatse ,uja ahakorera ubuyobozi ,hari akayira bakoresheje udutafari duto duto , hakikijwe n'utwatsi bateyeho tubereye ijisho.

Umwigisha wacu kw'ishure aho atwigisha yaratubwiye ko ku rubaho imisi yose umuntu yama abanza kwandika amagenekerezo y'uwo musi muba muriko, kugira ngo bidufashe kwama tuyamenya, kandi akandikwa mu ruhande rw'ibubamfu rw'ico kibaho.

Ishure ryisumbuye ryo kumushasha ,ishure barikikuje n'uruzitiro rugizwe n'utwuma ,muntumbero yo gushariza iryo shure, rero hariho n'ibiti vyiza utoraba ,bitanga akayaga kwiryo shure.

Kwishure rikuru ryo mu Kayanza uyu munsi bari biteze umushitsi witeka aho umukuru w'igihugu yahagendera rero bari basavye ko abafise imodoka bose ko bozishira hanze ko haza kwinjira imodoka y'umukuru w'igihugu n'izindi zayiherekeje gusa abasigaye bose bakazishira hanze mu ntumbero yo gucungera neza umutekano.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu mikente mu ntumbero y'ukuborohereza abanyeshuri, kubera ishuri bubatse ari ryo i gorofa bagiye bashiraho ingazi kugira ngo sizibafashe iyo baduga ku ruhande rwo hejuru.

Kw'ishure ryisumbuye, umuntu bitiriye umweranda Gaburiyeri, uhashitse ntiwohayobegwa kuko hatunganije neza, uhashitse usanga hamanitse icapa kikurangira aho iryo shure riherereye, kuburyo umuntu wese iyo agiyeyo nta muntu ashobora kuzimira.

Ku'ishure ryisumbuye ndibukirasazi abahubatse bigeze bibagira gusigaza aho kibanza caho abanyeshuri bazohora abakore rikarashishi ni co gituma ni mubona ah ari arikarakor ika arashishi rworaba ari mu kirere wogira ngo arikaraguruka, ariko nta kindi arimwo atari kumwikarashisha.

Kw'ishure gisumbuye ro mu kivoga uyu musi haharamutse ahoabo inama iyo uburongozi bw'ishure n'abavyeyi begereye kw'ishure aho hari ikibazo c'impene za ya zimaze imisi ziragirwa w'ishure zikonona ubwasi twateye kabavu eho basezeranye ko uzo mpene zigiye kuzirika.

Ishure ryisumbuye aho niga, riri mu mashure yubatswe kera ,kuko iryo shure ryubatswe tugitwagwa n'abakoroni, urumva ko haciye igihe kirekire risa niririko rirasaza, ariko bari bararyubatse kandi baryubaka mu vyuma bikomeye.

Ishure ryisumbuye ry'ikiremba riherutse kugura imodoka zibiri z'amabisi azohora afasha gutwara abanyeshuri kw'ishure akongera akabavanayo, rero abanyeshuri bafise umunezero mwinshi, kuko kare bahora bahagenda n'amaguru ariko ubu bakaba bagiye kworoherezwa kubwizo modoka.

Kubera tumaze mu gihe cici ryakaze izuba riba ari ryinshi no kw'ishuri iwacu n'abanyeshuri iyo basohotse gukina bose ubasanga musi ya ca giti kininiya kiri impande y'ishuri ariho bikinga ku zuba.

Umuyobozi mukuru w'ishuri ryisumbuye ry'i Nyanza-Lac aratera akamo Reta ko yogenda ikabagarukirako, kuko amashure yabo yashaje cane bakagira amakenga ko hamwe horwa imvura y'isibe amashuri yohava arwa ku banyeshuri.

Umuntu yubatse ishure ry'i Nyamitanga, yari yaryubatse neza ariko hari ikosa yakoze rikomeye cane, aho iryo shure atigeze ariha amadirisha, rero, abanyeshure iyo bari mw'ishuri, bariko bariga, baratugutigwa cane kuko ata muyaga ushobora kuronka ukwiye.

Muri kaminuza yigisha ivy' ubuganga uyumunsi bari barungitse abanyeshure mumyimenyerezo aho bari bagiye gupima amaraso bagomba gupima umugera wa sida rero uwariko arabakurikirana yashimye ubwira bakoranye.

Kuri kaminuza yigisha ubuvuzi y'Imuyinga, uyu musi abanyeshure bari bagiye gufasha abaganga basanzwe bauvura kwiryo vuriro kugirango nabo bashobore kugira imyimenyerezo, babe baramenyera kuko abenshi uyu mwaka bagiye guheza amashure.

Kuri kaminuza y' ingozi isanzwe yigisha ivy'ubuvuzi , hari hamaze iminsi hari ivyirwa vy' umufuririzo .Rero uno munsi niho vyarangira , aho umwarimu yafashemwo abanyeshuri batatu , akabasaba ko bafatana agafoto .

Muri kaminuza y'i Bujumbura, uyu munsi bari bafise urubanza rw'agakura mukwugirura umwaka mushasha wari ugiye gutangura. Rero, abatetsi kw'iryo shure, abigeme bazi guteka neza, bakaba bari bamaze gushika mu gikoni kugira ngo bateke, baze gufungurira abantu.

Ko'ishure kaminuza ry'imuyinga ryigisha ubuganga buno musi abaganga bari batumiye abanyeshure bari mu myimenyerezo bagiye kurangiza amashure ya kaminuza y'ubwanga ko boza kubafasha igikorwa c'abantu bashaka koipimisha jakobo babaranduye umugera wa sida bero co gikorwa cagenze neza.

Muri kaminuza yo mu kayanza uyu munsi yariyamutse yakira umushitsi ahambaye avuye mubushikiranganji bwindero aho yaraje kuraba ivyuma baheruka kuronswa kugira bifashe iyo kaminuza ko vyashitse kandi biriko birakora ico vyagenewe rero yahagiriye umunezero asanze ko bavyakiriye kandi bakaba babifashe neza

Kuri kaminuza yi ngozi aho bigisha kubaka abanyeshure bamaze iminsi bararonse akazi kogusudira utuntu tumeze nkamameza rero iyo bariko barakora ico gikorwa ntikiba coroshe kuko bisaba kwikingira mumaso aho bambara ibintu mumaso kugira ngo amaso ntagire ikibazo

Kuri kaminuza y'igitega mu gisata c'abubatsi uyumusi twabaciyeko bariko bubaka ishuri aho baheruka guhabwa akazi ngo nbaze bakore iryo shure, kandi bakaba bababwiyeko nibaryubaka neza bazoca babaha ubundi buzi.

Abanyeshure biga muri kaminuza mu gisata c'ukubaka nibo baheruka kubaka isoko ryo kubaka ishure ritoyi ry'inyarunazi, aho rero uno musi bari batanguye umushinge.

Muri kaminuza y'i Ngozi uno musi hakoraniye inama rukokoma aho hari haje abantu kwigisha abanyeshure baho ukungene bashobora guteza imbere igihugu, rero murazi ko vyose biva ku ntango, abanyeshure bo muri kaminuza nibabitahura n'abandi bazokurikira babitahure, rero izo nyigisho zikaba zagenze neza.

Muri kaminuza y'umuco, mu gisata gisanzwe cigisha ivyo kumenyesha amakuru, aho baharamura abamenyeshamakuru, uyu munsi bari basanzwe bagenderwa n'umushikiranganji ajejwe ivyo kumenyesha amakuru. Rero iryo shure, abanyeshure bari biteguye bamurindiriye.

Kaminuza yi Gitega hamwe bigishiriza igisata co gukinjika, unomuns' abanyeshure bariko berekan' ukungene bateka, n abantu barabashima kungene baba bambaye neza bafis' isuku nukuntu bateka neza

Muri kaminuza y'i Bujumbura, uyu musi hari hakoraniye inama yahuza abanyeshuri biga kuri iyo kaminuza n'uburongozi bw'ishuri. Rero bakaba bagomba kurabira hamwe ibibazo bitandukanye bihanze iyo kaminuza. Uwuserukira abo banyeshure akaba ari we yabajije ku ruhande rw'abanyeshuri.

Uyu munsi kuri kaminuza y'i Mwaro, abanyeshure bo mu gisata c'amategeko umwaka wa kabiri, bari bafise ikibazo, aho umwigisha wabo yagumye ahagaze imbere arindiriye abakora anaraba ko atawomuca mu ryahumye, rero ico kibazo cagenze neza kuko abanyeshure bavuze yuko cari kitagoye cane.

Uyu munsi umwigisha wo kuri Kaminuza y'i Gitega, yari asanzwe yajanye abanyeshuri kubigisha ukungene bapima ibarabara bakoresheje amafoto. Rero uyu munsi niyo yari yabajanye, aho yariko arabigisha ibitandukanye.

Kaminuza y'Ingozi kuberako bamaze igihe mukwiga bakoresha projegiteri narahavuye barazana cacuma gutanga umuyaga kugirango ubushuhe bugabanuke Ubu rero abanyeshure bariruhutsa, kuko kare nakare bahora biga hari intuguta nyishi mwishure.

Uyu musi mu gitondo gishure kaminuza ndera bigisha harihitezwe umushitsi w'iteka azakuza avuye mu bushkiranganji bw'indero aho uwo umushitsi isaha zine zo mu gitondo yarashitse, kandi bakaba ari bagikuganira ibintu bitandukanye bijanye muri urwo rwego atwara.

Muri kaminuza yi Ngozi isanzwe yigisha ibintu vyimyuga ,uno munsi umwigisha yari yashitse kuraba ivyo abanyeshure bagize mins bakora. aho yariko arashwanira umwe mubanyeshure amubwirango narakweretse bino bintu ukuntu bikorwa Kandi maze igihe ndabikwereka lero gerageza utera utera imbere Kandi uzabikora neza.

Kwishure rya Kaminuza ryikiriri uyumusi ryari ryaramutse rigenderwa numushikirangaji w'indero aho yararamutse agenda kuraba aho ivyuma bahawe ukuntu biriko irakora akaba rero yashimye aravye intambwe iryo shure ririko riragerako.

Kuri kaminuza y'uburundi no mosi baya baramutse batora indongozinshasha tugiye kurongora iyo kaminuza, yaramatora bari bamaze igihe bategura, kandi akaba yagenze neza, akaba bavuze yuko umwanya bazagushikiriza uwatsinza ayo matora.

Mari ya kaminuza y'ingozi yigisha ibijanye n'ugucapa hari umunyeshuri aherutse gutorwa mu banyeshuri babaye ba mbere bazi kurushanya neza aho agiye kubandaniriza ivyirwa mu gihugu c'uburusiya kugira ngo anonosore neza ibijanye n'ugucapa.

Kuri kaminuza y'ingozi uyu musi hari hakoraniye inama yahuza uburongozi bw'iyo kaminuza n'abigisha bigisha kuri iyo kaminuza rero inama yabahuza kwari ukugira ngo barabire hamwe ibijanye n'ukwungene iyo kaminuza yotera imbe re.

Muri Kaminuza y'Ingozi ,bigisha ibijanye n'ukubaka, uyumusi Umwigisha wabo yari yahishikiye araba ukungene bakora, rero akaba yababwiye Ko harivyo bakwiye guhindura bagakora neza kuko yasanze harivyo bakora bonona.

Muri kaminuza y'inyanzarake uyu musi abanyeshure bari baramutse biga ugukora ibirato rero bose bakaba bari bategetswe babambaye ubupfukamunwa kugira ngo bikingire ingwara z'ivyaduka.

Kw'ishure kaminuza yomucankuzo niyoshure ifise cagisata cigisha bamukerarugendo; iryoshure rirakunzwe cane abantu bakunze kuza kuriraba. Uyumusi twahaciye haje ingenzi zivuye mugihugu ca afurika y'epfo aho bari baje kuraba iryoshure kugira barabe ivyobobafashamwo.

Ya Kaminuza y'ingozi yigisha ivyo gukinjika uyumunsi abanyeshure bari basanzwe bariko berekana ukuntu bateka imfungurwa zitandukanye rero ntiwari kuraba bari babiciye biracika.

Kuri kaminuza y'uburundi twahashiye umwigisha arika arabigisha, akoresheje bwa buryo bushasha bwa none, aho bakoresha zimwe zimudasobwa, rero abanyeshure barashima uwo buhinga bushasha bwabonetse, tuvwako kuva urwo buhinga buje hari ibintu vyinshi biborohereza.

Kaminuza y'ubuvuzi yi Gitega ,uyu munsi umugisha wabo yazindutse agenda kubigisha aho rero yarangije kubigisha bakana babwira yuko ubu barindiriye gusohora abaganga kandi basanzwe bakunda ubo mwuga rero mu kubangiza yaciye afata agafoto na bo.

Uyu musi uri kaminuza y'imuramvya ni ho hari hateekanijwe ihiganwa mu bijanye no gushushanya aho barondera kumwe segukira intara kugira ngo aze ahiganwa kubwego bwihugu iryo ihiganwa rero rikaba ryarangiye sindiye umwigeme yigako iyo kaminuza hanyange hoari wo agiye gujanwa wego bu gihugu.

Wa munyeshure yiga kwishure rya kaminuza ryigisha ivyimyuga yitwa Misago niwe aheruka gutsindirisoko ryo kuzoshirako amadirisha kwishure ritoyi ryo Mukayogoro, abantu baranezerewe bumvise ko ariwe azokora ico gikorwa kuko asanzwe ari umwizigirwa.

Muri kaminuza yo mu rumonge hamaze igihe hari ikibazo c'ibura ry'umuyaga nkuba n'amazi rero bikaba vyatumye ubuyobozi bwiyo kaminuza uno musi bukoranya inama mu ntumbero yo kuganira n'abanyeshure icokorwa abanyeshure bakaba babatakambiye babawira ko bogira inguvu zose zishoboka kugira ngo umuyaga nkuba n'amazi bigaruke.

Ishure rya kaminuza ryigisha ivyu buganga uno munsi mwigisha yari yaramutse abigisha ingene bavanga umuti aho abanyeshuri ko bari bahari bari bambaye ubupfuka munwa mu ntumbero yo kwikingira.

Kaminuza yi muyinga uyu munsi bariko bariga kubera yuko ico cigwa cari caryoshe cane abanyeshure ntibakubita n' urugohe ntanuwa kakaza icigwa wabona ko cabanezereye kandi kiriko kirabashikana ahandi hantu.

Kw'ishure kaminuza y'i Kiremba abanyeshure bamaze imisi babigisha ukuntu bakora ibirato .Rero kandi ugiye kubiraba ubumenyi bugeze kure cane kuko bose bafise ivyangombwa vyo gukoresha ivyo birato ,kandi mu ntumbero yo kwikingira kubw'amagara bose baba bambaye ubufukamunwa kugira ngo noneho amagara abandanye ameze neza.

Uyu musi umuyobozi mukuru wa kaminuza iy'ingozi yaramutse akoranye nama abigisha bose bakorera ku iyo kaminuza kugira ngo barabire hamwe ukungene iryo shure ryokumeza kugira akano vera rigakomeza kwitera iteka nk'uko ryame ha mbere rero ivyavuye mu nama vyavuyeho bishubimwana bose baba abigisha heka n'uwo muyobozi.

Kamikazi na Kagabo bamwe biga kuri kaminuza y'igitega yigisha ibijanye n'uburimyi uno munsi bari bahuriye mu murima w'imyumbati uteyemwo n'amateke bariko barasuzuma isi ndimwa yaho kugirango barabe yuko umwimbu uzogenda neza.

Mu ntara y'akayanza ahasanzwe kariko hategurwa ikibanza coukwubakamwo iburiro ry'akarorero hari hagendewe uyu musi n'abahinga baje kuraba hisho kibanza kiko kirategurwa baje gutanga intumbero ikungene ivyo bitaro vyokubako neza rero abanyagihugu ranezerewe cane uko barindiranye igishika uryo burira.

Uno munsi umwigisha wo kuri kaminuza y’uburundi asanzwe yigisha ivyakahise yararamutse aza gutanga amanota kugirango abanyeshure bamenye amanota baronse, rero abanyeshue kuruno munsi bose bijogota bavugako ico kibazo cabananiye bakamwidogera ko asanzwe abaza nabi.

Uyu musi abatware ku bwego rw'intara bari bagendeye, ariko harubakwa ishure ya kaminuza mu kirundo ko bari bishikiyeho kugira ngo barabe aho ibikorwa bigeze akabarero bashimye aha ibikorwa bigeze hanyuma barabaza nabo riko barubaka intambamyi bafise bagenda babimereye ko bagiye kubaha n'ibiburamo.

I busiga hariko harubakwa kaminuza shasha aho hatumweko abubatsi ba karuhariwe bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu aribo baje kwubaka iyo kaminuza bayihaye ikiringo c'amezi cumi ikazoba irangiye rero abantu benshi bayirindiranye igishika.

Nzeyimana n'umunyeshure yiga kuri kaminuza y'i Gitega asanzwe ari umuhinga mu bintu vyo gucapa, nico gituma aherutse gutorwa kw'iyo kaminuza kugira ngo agende kunonosorera ivyo vyigwa mu bihugu vya burayi, aho abavyeyi bafise akanyamuneza biyumvira ko umwanya uwari wo wose uwo mwana ashobora kubabera umwana w'umugisha.

Kaminuza y'imuyinga baherutse kuyisubiramwo isigaye ibereye ijisho aho ikintu cose kihari ari gishasha uhereye ku ntebe uhereye ku rubaho ruhari ubuhoho bahazanye n'isaha bahashira isaha nshasha bahashira ibintu bitandukanye vyinshi ehe ntiworaba birabereye ijisho.

Kaminuza yo mu Rutana iri mu gisata kijejwe imyuga giherutse kuronswa i mashine nshasha yo gushona impuzu aho umenyeshure umwe umwe wese ubu afise i mashine yiwe.

Ya kaminuza nshasha y'ikiremba yigisha ivyimyuga isigaye ihurumbiwe cane, kuko isohora abanyeshure bincabwenge, kandi abanyeshure iyo basohotse vyorohera kuronka akazi, ntiworaba irahurumbiwe ikindi gituma iyo shure ikundwa n'uko yigamwo ibitsina vyose abahungu barakigwa n'abakobwa bakabakira.

I kaminuza y'ingozi wa mukobwa aheruka torwa kugira ngo aserukira abandi azwi ku mazina ya kanyange we yafashe ijambo aserukira abandi banyeshure aho ari we yashikije ibibazo afise iyo kaminuza ndeko, kandi uburongozi bukabwa mwemereye ko vyose bigire gushirwa mu ngiro.

Uno musi abanyeshuri bo muri kaminuza ya bujumbura basanzwe bari mu gisata c'ubuvuzi bari basanzwe barindiriye abaje kwivuza, uyu musi aho bari bakeneye gupima abantu basanzwe bagendana isukari n'izindi ngwara ziyamukako rero abantu bariko baritaba k'ubwinshi.

Ndikuriyo asanzwe yiga kuri kaminuza yikiremba uyu munsi yari yaciye mu mubiko bwibi tabo kugirango atore igitabo co gusoma rero uwujejwe ubwo bu biko yarasanzwe ariko aramwandika izina ryiwe mu mashini nyabwonko kugirango nagarukana ico gitabo baze bamenye ico yatwaye.

Bigirimana kuva ahejeje ishure ry'isumbuye ryo kubaza, Ubu asigaye ari bitumwako, Ubu niwe akora ibintu vyose bisabwa araronka amasoko atandukanye ntiworaba Ubumeza arakora, ububati arakora ntiworaba asigaye ari rurangiranwa abantu bose basigaye bamwizera bakamuha akazi.

Karuzi ayerwa kugurura ku minuta nshasha yigisha abanyeshuri iteka iyo shuri irikiraramura abanyeshuri bakomeye cane, kuko ari barurangiranwa mu guteka iyo batetse imfungurwa umuntu aziriye yumva z'ibisakano vera rero aho bagiye gusabakazi hose nta muntu n'umwe atabifuza barabatangurana.

Muri kaminuza y'ingozi aho kamikazi asanzwe yiga, uno musi yari yicaranye n'a bagenziwe, ariko ababwira agakuru yasomye mugitabo, ntiworaba bari banezerewe kuko ako gakuru kabigishije vyinshi.

Ya kaminuza y'akarorero yarimaze igihe yubakwa I gitega yarangiye aho uwutwara intara gitega yashoboye gufata umwanya agashimira bimwe bivuye ku mutima abanyagihugu bafatanyije ugwo rugamba kugirango iyo kaminuza yubakwe, yababwiye yuko agiye kubandanya yitanga kugirango n'ivyari bisigaye kugirango bamaririze abitange.